ku isoko yisunbuye yo mu Ruziba umunyeshuri yitwa Kana asanzwe adandaza ibitabo bitandukanye bifise amabara asa n'agahama ayera utwirabura ariko abanyeshuri beshi baraza bakamugurira kuko ari umugenzi wabo.

Kw'Isoko ryo mu kanyosha, mu gisara ca Bucumbura, Umunyeshuri yitwa kabura ,asanzwe anadandaza ,adandaza amakaye, Amakaramu ,ibikoresho vy'inshi vy'ishuri, Abanyeshuri bigana bagenzi be, baraza bakamugurira kuko basanzwe bamuzi.

Mu bikoresho vy'umunyeshuri yitwa Kagabo, uhaciye ukaraba imbere y'iwe uhasanga udukoresho twinshi dutandukanye. Agasongozo, agahanaguzo, ikaramu y'igiti ifise ibara ryirabura, iyifise ibara ry'ubururu, n'izindi. Kw'ikaye haranditseko inyandiko nziza.

Ku ishure ryisumbuye ryo mu Gitaza mu ntara ya Rumonge ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpome hasize amabara agomba gusa n'umuhondo, imeza isa niyisize irangi ariko ikozwe mu biti, n'intebe, amasandugu babikamwo ibikoresho vy'abanyeshure, hasi hasize isima isa n'agahama ku madirisha hasize ibara risa n'ubururu.

Kw'ishurke igisumbe ryo mu muhonga mu gisagara ca bucumbura ryubakishije amatafari ahiye kuvazigushika hejuru, ariko kuw mume hasanzwe hasize amabara yera imbere hacapuye ibicapu bitandukanye n'amabara asa n'umuhondo ayo asa n'ubururu na yandi intebe zitandekesheje mu murongo n'ie meza bikozwe mu biti hasi hasanzwe hasize isima.

Kw'ishuri ry'intango ryoku Musaga mu gisagara ca Bujumbura, aho risanzwe rifise ibirasi kuva muw'indwi gushika mu w'icenda, risize amabara kumpame yera, hasi hasa n'isima, kandi ibibiko bw'ibitabo birahari, birashinze ibindi bararyamye.

Uburaro bukuru bw'ishuri ryo mu Giheta mu ntara ya Muyinga aho abanyeshuri biga mu w'indwi gushika mu w'icumi na gatatu basanzwe babaha indaro, bagataha inyuma y'amezi atatu. Ibitanda bigerekeranye kabiri bisanzwe bishasheko amashuka agomba gusa n'ubururu kandi imbere habariho akameza bicarako iyo bariko bariga mw'ijoro.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu gihosha mu gisagara ca bujumbura, cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risanzwe risize imirongo itandukanye harimwo iyera abanyeshure bambaye umwambaro usa n'ubururu n'abandi bariko barakina umupira w'amaboko, ku kibuga gisize isima n'amabara yera.

Ubwiherero bwo kw'ishuri ry'intango y'inyagasasa mu ntara y'abururi hasanzwe hari umuryango winjira usize ibara risa n'ubururu, ariko ubwo bwiherero bugaragara nkwaho butagikoreshwa, kuko bufashwe nabi cane amabara agomba gusa n'umuhondo ahasize.

Kw', ishuri ry'intango ryo mu rukina mu ntara ya Bujumbura, aho basanzwe biherera abahungu, n'abakobwa ,ariko aho bugororera amazi ,basanzwe hasize ibara ryera ,umuringoti wirabura, utwara amazi, ku mpome asanzwe hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo, Hejuru nt ' Amatara ariko araka.

Ububiko bw'ibitabo umunyeshuri yitwa Kabura asanzwe abika iyo ashitse muhira, harimwo amakaye, impapuro, ivyo yandikamwo ari kw'ishure canke ibijanye n'ubuzima bwiwe. Araryamye ariko bizingiye uruhande rumwe.

Kwishure igisumbe ry'ikiremba imakamba mu bwiherro bw'abanyeshuri mu bahungu hasanzwe hakoze neza, kuko hari isuku, ariko inyuma yaho hasize ibara rigomba kwirabura ha sino hejuru hasa neza.

Kw,ishuri yisumbue ry'imuyinga ry'uburaro yiga kw'abanyeshuri kuva ume ni gucika mu cumi na gatatu abanyeshuri bari mu ishuri ariko uburaro bwabo buriko amamatera asa ugeretse kabiri kuko bisinosids nibarrigomba gusa n'ubururu ku bitanda.

Kabura asanzwe ari umunyeshuri mwiza cane ariga kandi arabitora afise ibikoresho vy'ubwoko bwose bifise amabara atandukanye harimwo ibitabo vyirabura biri ku meza n'ibindi bifise ayandi mabara, arabitora.

kaburahe ni umunyeshuri w'I Matana asanzwe afise ibikoresho bitandukanye bifise n'amabara adasa, irisa n'umuhondo, irisa n'agahama ,irisa n'ubururu rigomba gusa n'urwatsi rutoto n'ayandi mabara ni ukuvuga ngo vyose asanzwe avyandikiramwo ivyo bitaho.

Kw'isoko yo mu Kanyosha, aho hasanzwe hadandarizwa ibikoresho bitandukanye vy'abanyeshuri, umwigisha asanzwe anadandaza, yaranguye ibikoresho abanyeshuri bakoresha mu gucapa bifise amabara atandukanye, muri ivyo hariho ayafise ayasa n'umuhondo, ayera, ayatukura, n'ayagomba gusa n'ubururu, ariko n'amakaye asanzwe ayadandaza.

Ku ngore y'amanaba mu kikobe abasanzwe akoranye n'amashingamateka y'uburundi abashingamateka iyo bakoranye baragenda mu kwiherero butandukanye usize amabara yera indani, ariko ku miryango hasize ibara rikomba gusanagama no hasi hari iryo bara nyene amatara hijuru, ariko araka kumomwe hasize amabara yera aho bakarabira na ho hari akaringoti kaza n'amazi.

Mu bubiko bukuru bw'ibitabo mu ntara ya Bujumbura, kw'ishure ryisumbuye ryo mu rukina habitse ibikoresho bitandukanye bakoresha abigisha, bifise amabara yera n'ayagomba kwirabura, biragerekeranye vyose abanyeshuri babikeneye batuma abigisha babo bakabibasabira.

Kw'isoko ryisumbuye ryo mu ruziba ahasanzwe hadandarizwa impoto zitandukanye umudandaza yitwa bukuru aradaraza impoto zifise amabara yera yirabura ipanta rifise ibara ryirabura niryera iziri ku gitambara gifise ibara ry'umuhondo.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo mu gitaramuka mu ntara ya Bujumbura ryubakishije amatafari ;amwe kuva hasi gushika hejuru ivyuma bisa n'agahama ifashe amabati yera ariko hariho n'utwuma dusize ibara risa n'ubururu hasi hasize isima.

Abanyeshuri bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye yo kwinonora imitsi. Benshi muri bo, bambaye izisa n'umuhondo kuko umwigisha w'abo Kabura ariko arabaha amategeko y'uko baza kubikora neza. K'uruhande, hariho utuzu dusakaje utwatsi n'ibiti birebire vy'ibigazi.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kinama mu gisagara ca bujumbura abana biga mu mwaka w'icenda basohotse bagiye gukina kuko bambaye umwambaro wo gukina kugirango binonore imitsi, bari ku kibuga kiriko utwasi twishi bambaye impuzu zitandukanye n'ibiti birebire birikikuje.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo muroyigi imisanzu ryigira ko abakobwa umwigisha wabo w'umugabo, ariko arababwira impanuro z'uku baza kwitwara bagiye gukora imikino bambaye impuzu zifise amabara atandukanye benshi muri bo bariteguye harimwo benshi bambaye umwambaro usa n'umwe mwando.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kamenge ryigako abanyeshuri kuva mu wambere gushika mu wa kabiri. Umuryango usanzwe ukozwe mu biti usize ibara rigomba gusa n'agahama ariko usanzwe wugaye. Ku biro bikuru vy'umurongozi aho hari uwo muryango.

kw'shure ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya bururi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ububiko bukuru bw'ibitabo ariko abanyeshure bakaba badafise uburenganzira bwo kuhinjira kuko abaheruka kuhaza barabivye amatara ariko araka imeza zikozwe mu biti ashirako ivyo baronse.

Muntari ya gitega ikibuga c'umupira w'amaboko gisize amabara atandukanye kw'isima ibara ry'ubururu ibararyera abakinyi bariko barakina, ariko hirya yaho hari ibiti vyinshi bifise amababi atandukanye, kuko n'amabuye ku ruhande arahari.

Kw'ishuri ryisumbe ryo mu Rukaramu mu gisagara Bujumbura ryubatse neza cane ku buhinga bugezweho risize amarangi aboneka yera hasi rifise amabara agomba gusa nagahama ku madirisha hirabura ku mpome amabara yera ikibuga c'umupira gisize isima abanyeshuri baratashe.

Kw'ishuri igisumbuye ry'ubuhinga ryo mu kinindo yitiriwe umuco ciga ko abana bo mwaka wa kabiri mu gicate c'ubuhinga amatara mw'ishuri arazimije ku mpume hasize amarangi intebe mw'ishuri zitondekesheje umurongo nta munyeshuri n'omwe, ariko ariga, kuko bagiye mu karuhuko.

Kw’ishure ryisumbuye ryo mu giheta aho a basanzwe bimenyerereza abana bari musi y'imyaka cumi n'ibiri ,hari imeza ifise ibara risa n'ubururu ,n'igikombe kirimwo akantu ko gufungura gatekeye neza ,hejuru amatara ariko araka hari amabara agomba gusa n'umuhondo ,n'imeza zitondekesheje umurongo mw’ico kibanza.

Aho basanzwe bakirira abantu baje kwvuna akanyamusase, abantu barafungura abandi bakanywa, ku meza hashashe ibitambara bifise utubara twera kuko n'intebe zirahari hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati hirya gato hari ibiti bitanga akayaka kameze neza.

ibabara ryi kaburimbi ricamwo imodoka ziduze ruguru mu ntara ya ngozi ririko rirarengana ariko yijya gato hari amatsu y'abantu asitse amabara yera ibyatsi ku ruhande n'ibiti by'amatara.

Mu bitaro bikuru vyo mu Kamenge vyubakishije impome zisize ibara ryera, hasi hari ibitanda bitandukanye abarwayi barwirirako bigerekeranye kabiri bishasheko ama matera n'amashuka, abarwayi umwe ari mu bitaro abandi batashe.

Inzu nini rimwo amameza atandukanye n'ibikoresho vy'ubwoko bwishi bifise n'amabara atandukanye imeza zisa n'ubururu izigomba gusa n'umuhondo ibitambara biri ku ntebe bisa n'agahama, ibisa n'ubururu ivyera, amabara y'agahama n'ayandi mabara menshi atandukane.

Kw'ishure ritoya ryo mu Kabezi, mu gisigara ca Bujumbura, aho basanzwe babika ibikoresho, ibitabo bimwe bifise amabara atandukanye, ayera, ayirabura, ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo, cubakishije ibiti, ububiko bw'aho babika ibitabo hasi hasize isima.

Ku bitaro bikuru vy'imakamba, aho babika ibikoresho bakoresha mu kuvura abarwayi n'imiti ifise amabara atandukanye n'ubwoko butandukanye iri mu kabati, ibindi biri ku meza ikozwe mu biti n'intebe ziri munsi. Abarwayi bari mu bitaro.

ibitaro vye mu kamenge bigwarirako abagwayi baje baremvye babaha ibitanda kimwe musi ikindi hejuru harashashe amashuka afise amabara atandukanye ku madirisha hari ibitambara hasi bahasiga isima, indobo iteretseho ifise ibara rigomba gusa nagahama n'intebe isa n'ubururu.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko mu ngagara gisanzwe gisakaye hasi hasize amabara atandukanye harimwo ayasa n'agahama ayasa n'ubururu ayasa n'urwatsi rutoto na yera, kuko basanzwe bahakinira, abahungu n'abakobwa niyo mw'ijoro amatara baratsa.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubuhinga mu ntara ya Ngozi bariko bariga bo mumwaka wa kabiri, imbere yabo hariho icerekana uko ivyo biga biri bifatiye kubiri mumazi, ibiri mw'isi indani bifise amabar' atandukanye , ay'umuhondo, ayagomba kwirabura , ayagomba gusa n'agahama m'ayera

ku ishuri ry'isumbeye ryo mu kampenge yubatse ku buhinga bugezweho risidze amabara meza cyane aya sa nagahama ariagomba kwera abanyeshuri bambara imyambaro yera n'amapantaro yirabura abandi benshi muri bo bariko barataha hasi imbere y'ishuri hasidze isima ikibuga c'umupira w'amaboko kiri ku ruhande

Mu kibuga c'umupira w'amaguru mu ntara ya rutovu aho bashize udupira tubiri dufise amabara yera n’ayirabura kuko arizo ashaka gushira kw’isoko ,umunyenzamu w'iyo ekipe ikinira murumonge nta mahera bamuhaye.

Kw'isokunku yo kumusanga aho basanzwe badandariza ibikoresho ritandukanye kabura n'umwe mu badandaza afise amakaramu y'ibiti adandaze yeshi muri yo afise ibara risa n'umuhondo n'akantu ko hejuru gasa n'agahamba akunze kugura abanyeshuri be iga ivyo ubuhinga asutse n'akantu kirabura.

Ku bitaro bikuru, vyo mu ntara ya Karusi, Natwe Turashoboye, aho abagabo basanzwe biherera, hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo, ibara ryera, ako bakarabiramwo, umuringoti utwara amazi usize ibara ryirabura, hasi hasa nabi, hari ingese nyinshi.

Kw'ishuri rgisumbuye ryo mu gitaza mu ntaya rumonke yubakisha amatafari kuva hasi gushika hejuru imbere y'ishuri hari urubaho rwirabura rukozwe mu biti hasize irangi hasi hari isima utwatse i dukeya turi i ruhande y'akayirakarengana.

Mu bubiko bukuru w'ibitabo mu gisagara ca gucumbura kw'ishuri gitiriwe kwikukira aho babika ivyo basoma n'ivyo abanyeshuri banditse bifise amabara atandukanye ibitse aho hakunda gushikira abavuye mu bihugu ivyo hanze.

Kuri kaminuza nkuru y'uBurundi mu bisagara ca Bujumbura aho basanzwe babika ibitabo bitonze ku murongo bibitse neza vy'ubwoko bwosi kandi butandukanye abanyeshuri baraza bagatora ibitabo bakeneye bagasoma harimw' ivy'ikirundi ,vy'igiswahiri vy'icongereza ibivuga ku bijanye na kayise k' igihugu na kibindi bihugu

Udufutisho dufise amabara atandukanye: irisa n'ubururu irigomba kwera n'udusongozo natwo dufise amabara atandukanye: iry'agahama n'irigomba gusa n'ubururu. Utugopo dufise imirumyo isa nk'iyigomba gusa n'icatsi gitoto. Imeza biteretseko hasi y'igiti.

Mu bubiko bw'ibitabo ico kibanza nyene basazwe banasumiramwo ivyo bitabo abanyeshuri bahiga ko iryo shuri rikuru ry'inyanza rake mu ntara yamakamba hari amabara atandukanye y'ibitabo yako icuri ryubatse risize amabara yerera hejuru amatara, ariko araka n'ibararisa nagahama imbere.

Inzu igeretse kabiri, ifise ubwuma, bufise irangi ryera, no ku mpome, hasize ibara ryera, uruhande rumwe rumwe; ahandi amashurwe, ari mbere, maremare; utwatsi, dusa n'urwatsi rutoto, turi iruhande y'akayira, gaca iruhande y'inzu.

Kw'shuri rikuru ryo mu Ngagara aho abanyeshuri biga kuva muw'indwi gushika muw'icenda bafise ububiko bw'ibitabo bitandukanye bikoreshwa n'abanyeshuri baryo. Birabitse umunyeshuri iyo abikeneye araza kubitora. Biragerekeranye, bifise n'amabara atandukanye, ayera, ay'agahama ayatukura, ayasa n'umuhondo, aho bigeretse hari urubaho bishinzeko.

Ku bitaro bikuru vyo mu jenda mu ntara ya Bujumbura aho abagwayi baza bakagwarira hasigaye ibitanda bitatu nivyo abagwayi batariko birashashe amashuka higya ku madirishari bitambara bigomba kwirabura ku mpome z'abyo hasitze amabara yera amatara arazimiji.

Aho abasanzwe binonora imitsi, baca, bariko barasiganwa, mu marushanwa; hasize ibara risa n'agahama, n'imirongo yera, iciye, irengana; iruhande y'aho, ikibuga, kiriko utwatsi dutotahaye, n'amatara amurika, hejuru; ibiti birebire, biri hirya, ku ruhande, n'uruzitiro rw'udutsinga, ruhakikuje.

Agashusho, kerekana, uko umwana aba ameze, ari mu nda, mu gihe agiye kuvuka; gasa n'ibara, rigomba gusa n'ivu; umwana, nta na kimwe, kigaragaza ko, azovuka ku wa mbere, canke ku wa gatanu.

Kw'isonguro yo mu Kinama aho basanzwe badandariza hama muvyo badandaza harimwo impuzu Kabura nawe n'umudandaza adandariza kw'iyo soko adandaza impuzu, afise impuzu zo gukora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi muri iyo harimwo agapira kirabura gafise ibara ryera n'irisa n'agahama n'ikabutura ifise ibara ryirabura n'iryera.

Mu bw'iherero bwo kw'ishure ritoya ry'inyagasasa mu ntara ya Bururi aho abahungu n'abakobwa basanzwe biherera hari ibara ryera hejuru ibara risa n'umuhondo kuko n'akantu gasa n'agahama bakoresha mu gukora isuku kari hasi, n'iyo bagiye bahita bugura amazi agashungurukiramwo.

ku ishuri ryisumbiye ryo mu Giheta muntara ya Gitega ryubatswe ku buryo bwa none rifise amabara atandukanye, amatara ariko araka risize ibara rigomba gusa n'umuhondo, akayira bacamo abanyeshuri yo bagiye mu buraro iyo baryama mw’ijoro, ivyatsi n'ibiti bifise amashami n'amababi meza asa n'urwatsi rutoto.

kw'ishure ryisumbuye ry'Inyanzarake basanzwe bigisha iry'itumatumanako amakuru, abanyeshure bariko bariga uko bashobora gutanga amakuru bakoresheje ivyuma nyabwonko. Muri bo abo mu mwaka wa kabiri benshi baje gukora ,ivyuma birakije, kuko imbere yabo harimwo intsinga nyinshi.

Aho abana bigira bari munsi y'imyaka itanubiga ivyo kwimenyereza, kw'ishure ryo ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura hari imeza ifise amabara atandukanye irisa n'ubururu, iryirabura, irisa n'umuhondo n'indobo n'izindi ku ruhande habika ibitabo.

Kabura n'umunyeshure yiga kw'ishuri ritoya yo ku Musaga mu mwaka wa kabiri, afise ikaramu y'igiti agasongozo gasa n'umuhondo, agafutisho biri kw'ikaye agire acape ivyo umwigisha yamuhaye aza gucapa umwana.

Kw' ishiri ritoya ryo mu Kinindo mugisagara ca Bujumbura rifise ubwiherero bw'abahungu n'ubw'abakobwa bwubatse mu buryo bwa kijambere imiryango iruguruye ikozwe mu biti indani ubwiherero rufise ibara ryera hejuru itara rirazimije.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinindo ryitwa cubahiro, risanzwe rigeretse incuro zitatu, risa neza cane, ryubatse ku buhinga bwa none, rifise amabara y'ubururu nayagomba gusa n'umuhondo, ibiti birebire birikikuje utwatsi dusa n'urwatsi rutoto turi imbere yayo.

Umunyeshuri yitwa Gakobwa afise amakaramu y'ubwoko butatu butandukanye, ayafise ibara rigomba gusa n'ubururu, irisa n'agahama iryirabura, kandi zose zandika ibisa n'agahama n'aho zidasa, zitondekesheje umurongo, azozitwara agiye kw'ishuri.

Mu bitaro bikuru vyo mu Rumonge, aho abarwayi barwarira basanzwe bafise uburwayi bw'ingwara ya malariya, benshi muribo baraza mu bitaro, bisanzwe bifise amabara asa n'umuhondo ku mpome, hejuru hera, amatara ariko araka, ibitanda vyaho bigerekeranye incuro zibiri birashashe, hasi hasize isima.

Ku bitaro ibikuru, vyo mu Kamenge, ahasanzwe harwarira abagore, bafise imbanyi, henshi muri vyo, harashashe amashuka asa n'agahama, n'akihanaguzo, kagomba gusa n'urwatsi rutoto; bigerekeranye kabiri, hasi hasize isima isa n'agahama, ku mpome, ikibara gisa n'urwatsi rutoto, gisize.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyagasasa ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, abana bo mu w'icenda aho basanzwe bagenda kwiherera abahungu n'abakobwa, abahungu imiryango ntayiriko, abakobwa ho barugara, hasi hasize isima, amadirisha hariko ibiyo.

Ivyuma basanzwe bakoresha abahinga mu byo kubaka barabidandaza ku isoko yisumbuye yo mu kanyoshi bifise amabara atandukanye ibisa n'agahama ibisa n'umuhondo ivyirabura hari byo bakatisha n'ibyo bakoresha mu gusungura.

Kuri kaminuza nkuruy'uburundi mu msira cawujumbura uruhande runini rwubatse aho babika ibitabo, kandi bongera bahasomera abanyeshuri ni ukuvuga ngo ibitabo vy'ubwoko bwinshi bitandukanye birahabitse abaho basomera hari imeza n'intebe baricara bagatunganya ivyo banje gukora.

Ku bitaro bikuru vyo mu kampenge abagwayi barahagwarira heshi muriho ibitanda biragerekeranye kabiri bishasheko n'amashuka afise amabara atandukanye kuko hasi hari isima hejuru naho hakaba hari ikabara kera n'amasakoshi ari ku bitanda yirabura.

mu bw'iherero ryo kuishuri ryisumbuye ryo mu giheta mu ntaya gitega aho abahungu n'abakobwa basanzwe biherera hejuru amatara ariko araka ubwo bwiherero bufise ibara ryera hariho akantu gatwara amazi na konyene kari ku mugozi wera.

Mu kibuga c'umupira w'amaguru kigizwe n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, impuzu agapira n'ikabutura biri mw'ico kibuga bifise ibara risa n'ubururu n'ibara ryera biri hasi, umukinyi yabikuye kugira ngo abisigire abanyenzamu.

Kwishure ritoye ryo ku Musaga mugisagara ca Bujumbura ahasanzwe harateguriwe kwiga abana bafise imyaka iri munsi y'itanu bimenyereza kuzotangura mu mwaka wa mbere, babigisha gutandukanya amabara ay'umuhondo, ay'agahama ayasa n'ubururu na yandi .Imeza zine zitandukanye zegeranye ariko intebe ziri hasi zisa n'ubururu.

Kw'ishuri ry'isumbe ryo mu Gihosa ryubatse n'Amatafari ahiye kuva gushika hejuru, risize Amabara yera, ku mpome no hejuru. Ububiko bw'Ibitabo bigeretse ibindi bishinze, Intebe zitondekesheje umurongo ho basanzwe bicara, bariko barasoma ibitabo. Zikozwe mu bwoko bw'Ibiti.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo ku Musaga mu gisata c'ubuhinga bariko bariga icirwa c'ukurondora no gutandukanya uburyohe bw'isi, muribo ariko barandika, Kabura we yashize ikaye imbere yiwe ariko arakora ibiharuro.

Abana biga ivyo kwimenyereza mw'ishuri ritoya ryo ku musaga mu gisagara ca Bujumbura bariko biga gutandukanya amabara ayasa n'agahama ayasa n'umuhondo no kwandika indome nk'uko zisangwa zikorwa neza bariga no gukora ibiharuro.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rigeretse kabiri amabara yera aya mukika n'ayamanuka ikibuga gisize isima c'umupira w'amaboko imodoka ihagaze ku kibuga utwatsi dutotahaye dusa n'urwatsi rutoto turi iruhande y'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Kw'ishuri ritoya ryo kumusaga abana asanzwe bimenyererezamwo bari musi y'imyaka etanu kugira ngo biteguriye kuzujo kwiga mu mwaka wa mbere abigisha gutandukanya amabara aya sa n'umuhondo ya sa n'agahama ayera ayirabura no kunyonga utumodoka tw'ibipupe.

kw’ishuri ryisumbuye cyo mu rukaramu mu ntara ya bubanza aho abanyeshuri basanzwe babika ibikoresho byabo n'abarimo babakoresha biritondekesheje ku murongo harimo n'ibitabo basanzwe basoma hasi hasize isima ku madisha size ibara ry'ubururu n'ibiyuku mpome hasize amabara yera.

Kabura n'umigisha yigisha ibyo kwenonora imitsi ku ishuri ry'isumbuye ryo mu gitaza ryubakishije amatafari ahiye kuvasi gushiga hejuru imbere hari ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshuri bariko bambaye imyambaro itandukanye harimo iyagahama iyirabura nizifise ibara ryera.

Abana biga m'umwaka wa kabiri mu vyo kwimenyereza bafise imyaka iri munsi y'itanu bariko bariga indome no gutandukanya amabara atandukanye, ibara risa n'agahama irisa n'ubururu n'ayandi mabara ari imbere yabo n'ivyamwa uko bicapa.

Kw'ishuri ryitiriwe ukwikukira mu gisagara ca Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abanyeshuri babo basanzwe bambara umwambaro usa n'ubururu, abandi bariko barakina umupira w'amaboko bambaye imyambaro yera, iyisa n'urwatsi rutoto, ikibuga gifise isima hasi.

Ku bitaro bikuru vyo mu kanyosha vyubakishije amata fariko va zoshika hejuru risazwe bisize amabara yera hejuru amatara, ariko araka, ariko uruhande abarwayi basanze barwariramo harimo ibitanda bigirikiranije kabiri bisize ibara risa n'ubururu ibitanda ku matera harashashe amashuma hasi haciye imirongo.

Akagopo babikamwo umuti ku bitaro by'isumbuye vyo mu kamenge gasanzwe gakoreshwa n'abaganga iyo bagiye gutera umuti abagwayi baremvye bigaragara ko umuti bamaze kuwokoresha kuko ku kagopo gasanzwe kanera harabonerana cane.

Mukahamenge ku bitaro vyisumbuye vyabo ahasanzwe higirwa igisata c'ubuganga kwekamerozankbuy' uburundi abanyeshuri ibigabamwaka wakane bariko baragerageza basanye igipimisho gikomeye kugira ngo barabe yuko baramenya gupima ingwara zo mu magufu kirafise amabara yirabura hejuru handitse ko amajambo ku ruhome yandikishije ko n'ibara ryirabura n'akarongo gasa n'agahama gakikuje.

Aho basanzwe bakorera ibitumbura bitandukanye, akayungiro basanzwe bakoresha mu kuyungurura ifu ariko gakozwe mu ntsinga. Bivuze ko abanyeshuri batakunda kukabona kubera ko ibitumbura babikora bari mu mwanya w'ishuri bakaza kuza vyahiye.

Kw'ishuri ryisumbuye ryitiriwe umuco musaya ca gucumbura higa abana batandukanye ngu bisata bitandukanye mu gisate c'ubuhinga abanyeshuri bagiye mu karuhu kukoinnutamirondure n'itanu intewe mw'ishuri ziragaragara zikozwe mu biti n'ivyumu ku mpome hasize amabara yera ku biyo mu miryango no hanze hari ibiti vy'amashugwa.

Ku bitaro bikuru vyo mu kibombu basanzwe bavura cane ingwara y'igitigu ariko ibikoresho bihari biri uruhande rumwe harimwo ipampa, imiti, hasi hasize isima ku mpome y'aho babibika hari ibara ryera ariko ibikoresho birahari ni vyinshi.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rubirizi aho basanzwe bigira abana bo mu mwaka wa kabiri biga ivy'ubuhinga bw'itumatumanako amakuru, kuko ibikoresho bakoresha mu gutumatumanako amakuru bizimije baciye bagenda mu karuhuko, ku mpome hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo, hasi hasize isima, intebe zirahari kuko zidapanze ku murongo.

Ku bitaro bikuru vyo ku Musaga vy' Ababikira aho basanzwe babika imiti y'ubwoko butandukanye, isabune, amabara atandukanye ariko ayera ayasa n' ugwatsi, ayasa n'ubururu, hasi ku mpome hasize ibara ryera, bariko barategura imiti.

Inzu igerekeranye incuru zirenga zitatu mu kamenge bariko barayikorera inzira abazocamwa baduga ivyuma birashinze hasi hazuye imisenyi, ariko hejuruho hasa n'aharangiye ibiti vy'imikaratusi bubakishije bimwe birume.

ku Ishure ryisumbuye ryo mu Rutana mu ntara ya burunga ry'ubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga aho biga ivyitumatumana ko makuru intebe ziri mu ishuri abanyeshuri nta bahari ivyo bakoresha mu kuraba ko ivyo bariko bariga bariko bigenda neza birakimije ivyuma ico bandika ko imbere cera nta na kimwe cyanditse ko.

Kw'ishuri igisumbure ryo mu giheta mu ntara yagitega aho basanzwe bigira abahinga mu kwiga ivyo kuvora basanzwe barabako imiti itembeya neza kugira ngo babanze kwitera mu bantu hari urutsinga rugomba gusa n'umuhondo n'akantu gakozwe mu biti kari hejuru.

Ibitabo vya Kabura bifise amabara atandukanye kuko abikoresha mu bintu bitandukanye, ico yandikamwo agiye gusenga, ico yandikamwo agiye ku kazi nico yandikamwo agiye kw'ishure. Hari ubifise amabara yera, ayasa n'agahama kuko bikora n'ibikorwa vyinshi.

Abana bomwe umunani mw'ishuri ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya karusi bahejee gukora ikibazo, kuko amakaye bakureyemo yose bayahereje umwigisha yabo na we agaca yagerekeranya inyuma y'imisi itatu azobahejeye kubakosora ayabahe.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'imuyinga mu ntara ya muyinga rubakishiye amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ububiko basanzwe babikamwo ibitabo n'amakayi vy'abanyeshuri bizingiye uruhande rumwe biratondekesheje hamwe muri ho hasi hasize isima.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega abanyeshuri biga ivyo guhanahana amakuru babona neza yuko iyo bakoresheje za mudasobwa ariho batihenda, intebe z'ibiti n'imeza ziri mw'ico kibanza n'amakaye, n'ibitabo bimanitse, hasi hasize isima.

Mu bubiko bukuru bw'ibitabo vyo kw'ishuri ryo muw'icenda mu ntara ya gitega abo basanzwe bashira n'amakayi yabanyeshuri hejuru muri ho hariho ivyo bataye, ariko bakabifise impapuro zidakosoye ziri mu bubiko abanyeshuri bamaze igihe babisaba, ariko mwigisha wabo kabura ntarabitanga.

Muri kaminuza nkuru y'uburundi mu kiga co kumutanga aho basanzwe babika ibitabo by'ubgoko gutandukanye iby'abahungu n'ibyerekana amashusho y'igihugu ciza c'uburundi birahari ubushaka kubisoma araza kabitora kandi ashatse asomiraho cyanke akagitahana akazoheza kakigarukana amatara hejuru ariko araka.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Makamba mu ntara ya Rumonge aho basanzwe babika ingwa bakoresha mu kwandika zifise amabara atandukanye, izisa n'ubururu, izisa n'agahama, izisa n'umuhondo n'izindi. Barazibika kandi iyo bazikeneye baraza kuzitora.

Abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri mu ntara y'abururi kw'shure ryisumbiye ry'imatana ariko barakina amabiye bafise ayafise ububara butandukanye ayera aya meneka nayatameneka umwe yitwa kabura afise rimwe ariko aradoma kurindi.

Kw'ishure ry'intango ryo mu gisagara ca Bujumbura mu kamenge, aho abana basanzwe bimenyerereza, ikidobo gisize amabara atandukanye harimwo iryera, irisa n'ubururu n'ayandi mabara menshi atandukanye, amazi arimwo, harimo udushugwe dufise amabara y'agahama, ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi rutoto, abana barabamwo.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kamenge, ryubatse n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, ku rubaho rwayo hirabura, handitseko inzandiko zera n'imirongo igororotse, abanyeshuri bari mw'ishuri, intebe y'umwigisha yirabura n'imeza yiwe ikozwe mu biti, hasi hasize isima.

Aho basanze ubagirira imyidagaduro mu gisigara ca Bujumbura hasa neza cane hateye ibiti bitanga akayaga keza n'aho abana barira uruvuma afise amabara asa n'ubururu na yasa n'umuhondo .Ibiti biri nyuma y'inzu ifise amabati akozwe mu matigura.

Abana biga ivyo kwimenyereza bari munsi y'imyaka itanu, bariko barabigisha ivyerekeye amarangi atandukanye bifatiye ku makaramu y'ibiti asa n'umuhondo, ayirabura, ayasa n'ubururu, ayasa n'urwatsi rutoto, n'ayandi asa ukuntu. Aratondekanije ku murongo kandi muri yo arasongoye.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Bubanza mu ntara ya Bubanza ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ubwiherero bw'abanyeshuri busakaje amabati asa n'ubururu, iruhande yaho hari utwatsi dutotahaye, inyuma ibiti birebire abanyeshuri basanzwe bakoreramwo umwimenyerezo.

Aho basanzwe bagirira ivy'imyindagaduro kw'ishuri ritoya ryo mu kamenge hari amabara atandukanye ayasa n'ubururu ayasa n'agahama n'aho barira uruvuma abana b'imyaka itanu. Ivyatsi n'ibiti birebire bihakikuje bifise akayaga keza bitanga mw'ico kigo.

Kw'Ishuri ry'isumbeye ryo mugiheta, mu ntara ya gitega, Abanyeshuri kuva muwindwi no gushika mu wicenda, barafise aho barara, babaha imatera n'igitanda, bigerekeranye kabiri. Amashuka arashashe, kuko bataraza kuryama, basanzwe bakiri mw' Ishuri.

Ingoro y'amanama mu Kigobe ifise amabara atandukanye, hasi hasize akarangi keza, intebe n'imeza bitondesheje ariko ata muntu umwe ari mu nama. Hejuru amatara ariko araka, bivuzwe ko inama iza gutangura isaha cumi na zibiri n'iminota miriongo itanu n'umunani.

Mu mwaka wakane mw'ishurire itoa ryo mu rutovu aho abanyeshuri asanzwe biga arasohotse kabura, kuko abavyeyi biba bamuhamagaye agiye kwitaba, kuko bazomugarura anyuma y'indwi zibiri.

Kw'ishuri ry'intango, ryo mu mwaka, wa gatandatu, ku Musaga, abanyeshure, basanzwe bahiga, imbere y'abo, hari ikibaho cirabura; canditseko ibiharuro, bariko barakora, mu buryo bushinze; amatafari asanzwe aryubatse, arahiye; hasi, hasize isima.

ibikoresho bitandukanye vy'ishuri bicafye ahantu, kuko uwudandaza yashatse ko abantu babibona bakaza kumushorera, muri ivyo harimwo amakaramu, amakamera n'ibindi bitandukanye kuko bifise akamaro kanini ku munyeshure.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu gitaza mu kisaga cya gucumbura ryubakishe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku kibaho cyirabura hariko ikibazo abanyeshuri bariko barakora, yabahaye ngubacape insu kuko bashirako n'amabara atandukanye yayo.

Mu mwaka wakabiri kw' ishuri ry'intango ryo kumusaga ,mu gisagara ca Bucumbura, cubakishije Amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, ariko mw' ishuri hari intebe ikozwe mu giti, n'inyegamo yayo, ikaye umwigisha yandikako Abanyeshuri , Hasi hasanzwe hasize Isima.

Kw’ Ishure ryisumbuye ry'Ibururi mu ntara ya Bururi risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imbere ikibaho cirabura gisanzwe gifuse ,ariko intebe mw’ishure zitonze atabanyeshure barimwo, hasi hasize isima.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu ruziba ryubakishie amatafari ahiye kuvazi gushika hejuru risakaci amabati inkengeri imanitse basanzwe bavuza akagazi gatoya kari imbere y'ishuri no twazi dutotahaye abanyeshuri bagiye mu ishuri bariko bariga basohoka isaha zi tanu n'igice.

Kw' ishuri ry'intango ryo murubirizi mu ntara y'a Bujumbura higako abanyeshure kuva muy’icenda gushika muw’icumi na gatatu baricaye ku ntebe z’ibiti, benshi muri bo bariko barakwirikira, imbere ikibaho cirabura bariko barandikako abanyeshuri babiri, amatara mw’ishure ariko araka.

Kw'ishuri ryisumbe ry'ubuhonga ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru igiti k'imbere cumye ikibuga gisa n'ivu risa n'agahama, ariko utwatsi doto dutatu bomvye turi ruhande ibiti birebire vy'imikaratusi bire inyuma y'amashuri.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'imwaro mu ntara ya gitega ryubakishije amatafari, kumpome yaryo hasize irangiye rigomba kwera, ikibaho cirabura canditse ko urutonde rw'ivyo vyirwa, imari isa n'ubururu hasi hasize isima intebe z'ibiti zitondetse mw'ishuri abanyeshuri basanzwe bicarako.

Kw'ishuri igisumburi ry'imuyinga mu ntara ya muyinga nyene ryobatsi n'amatafari ahiye ku mazi gushika hejuru risize n'amabara yera ku mpande no ku mpande urutsinga rutwara amatara rwirabura uruziti rusazwa rwazitiriye, ariko rufise umuryango winjira ufise utuntu dusongoye hejuru.

Kwishuri ry'intango ryo mu Rumeza mu ntara ya Bururi ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku madirisha hari yiyo nibara ryera n'irigomba gusa n'ubururu utwasi dutotahaye turi imbere n'ibiti birebire harimo ibigazi n'imyembi.

Kw'ishuri ibitara ryo muutovu mu ntara yabururi isazwe ryubakishije amatafari ahiye ku pfansaigushika hejuru n'amabati hejuru, ariko ifise imiryango isizi ibararisa n'ubururu no ku madirisha igiti iki camwa kiri imbere gifise amababi atotahaye n'amashura ugwe hasi.

Iyobu ni umunyeshuri asantwe yibwisha kw'ishuri ryo mucankuzo yigamo abana bo mwaka wa kabiri yanditse ijambo ku kibaho cirabura n'ingwa yera rivuga ngo ubukene araricagaguye, kuko, ariko arakoresha agati gasize irangi risa n'umuhore anda.

Kw'ishuri ryisumbo ry'inganza mu ntara ya bucumbura isanzwe risize amabara nyera ku miryango yinjira mu bwiherero bw'abanyeshuri hasize amabara asa n'ubururu abahungu n'abakobwa bose bafise ubwiherero bwabo imbere ahantu bakishishe isima uwugororira amatsi iyo baa fuye mu ubwiherero.

kw'ishure ry'isunbuye ryo mu giheta mu ntara y'amakamba cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ariko imbere kurubaho ikibaho cirabura canditseko ibiharuro vyinshi gushika imbere, intebe zibiti ziri mw'ishure hasi hasanzwe hasize isima abanyeshure bariko bariga.

Ikigo bagiriramwo imyidagaduro, abana bari munsi y'imyaka itanu bararya uruvuma, barasimbagurika, hasi hasanzwe hari utwatsi dutotahaye twinshi, hari n'amabara asa n'agahama, ayasa n'ubururu, ayagomba gusa n'umuhondo.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu giheta mu ntara ya bururi ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru impapuro zimanitse zinini zinini zanditseko inzandiko zitandukanye harimwo ibiganza vy'abanyeshure nu kuvuga ngo abanyeshure umwaka wa kabiri bariko barabikurikirana.

Kw'ishuri igisumbe ryo mu giheta mu ntara ya gitega kyubakishaye amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpande no ku mkome hasize amabara yera risakaje amabati hasi mu bwiherero bw'abahungu hasize isima, ariko abakobwa bobo baja inyuma utwatsi dte dahaye turi imbere yaco.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kaburanwa mu ntara ya Cibitoki, ry'ubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imbere yaryo hari ibiti birebire bisa neza, abanyeshure bicaye munsi yavyo, aho abanyeshure basanzwe bavoma amazi yo kunywa hubatse n'isima, akana gatoya kambaye umwambaro usa n'ivu, kiga kw'ishuri ritoya ryo hirya yaho gato.

kw'ishure ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya Gitega rifise uburaro abanyeshure bo mu w'indwi gushika muw'icumi na gatatu, barabafungurira kuko babaha umuceri ku murango mw'ijoro bakabaha ubugari , ni mw'ijoro bagiye kubategurira ubugari bafungura ,amasorori bashiramo ibifungurwa arategekanije ari ku meza z'ibiti, kabura ni we ariko arakata ubugari.

kw’ishuri ryisumbuye ry'imatana mu ntara yabururi ryubatse n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru isakaci amabati agomba gusa nagahama abanyeshuri bagiga ko bari ku kibuga c'umupira w'amaguru hariko barakina bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye benshi muri bo n'abana.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu kigo cyo mu kampenge risize amabara yera n'ayasanagahama n'irigomba kwirabura hasi ku madirisha hariko utuntu twutuyungiro ikibuga cinjira nta vyatsi biriko abanyeshuri bari mwishuri bariko bariga inyuma hariho ibiti bifise amababi menshi.

Kw'ishure ritoya ryo mu cyogo mu ntara ya Bururi rubakishije amatafari ahiye kuvazigushika hejuru intebe mu ishuri zikozwe mu bwoko bw'ibiti hasi hasitze isima amadirisha y'ibiyo abanyeshuri bagiye mu karugo k'iminota miriongo itatu baza kugaruka bacu gukora ikibazo.

Kwishuri ryisumbuye Nyagasasa mu ntara ya Bururi kuva muwindwi gushika mu w'icenda abanyeshuri basanzwe bahikira abana bomwe 'umunani ntanumwe ari mwishuri .Mwishuri ho intebe zitondekeshije umurongo zibiti zikozwe mu vyuma imbere kibaho cirabura canditse ko hasi musi yacobhasize ibara isa nagahama ariko ku mpande ibara rigomba gusa n'umuhondo hasi hasize isima.

Kw'ishuri ritoya ry'intango ryo mu Kamenge mu mwaka wa kabiri abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ine n'itanu, intebe zitondekesheje umurongo mw'ishuri zikozwe mu biti. Hasi hasize isima, ikibaho imbere kirirabura, umuryango uruguruye usa n'ubururu.

mw'ishuri ritora ryo mu kamenge mugisagara ca Bujumbura mu mwaka wa kabiri intebe zitondekesheje umurongo zikoze mu biti hasi hasizisima imbere ikibaho cirabura shanditseko n'inyandiko zera ku ruhome hasize ibara rigomba kwera hejuru imbaho zifashe ku mabati

Kw'ishuri ry'isumbuye ryo murutana mu ntara y'aburunga, ryubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru, ifise n'amabara yera imbere urubaho rugomba kwirabura intebe zitondetse ku murongo hasi hasize isima, abanyeshuri bagiye mu karuko k'iminota mirongo ine n'itanu, kuko baza kugaruka bahita bakora ikibazo.

Kwi'ishuri ryisumbuye ryo mu gitaza mu ntara ya Rumonge cubakishije amatafari ahiye ku bazi gushika hejuru ku madirisha hasize amabara yera n'ibara risa n'ubururu ku ruhande hasi hasize isima abanyeshuri barimwishuri bariko bariga.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu geta abanyishuri bomwaka wa kabiri biga mu gisata co gukora ibiharuro u munyeshuri yitwa kabora afise ikaramu z'igiti zibiri zifise ibara risa n'umuhondo no guca murongo nako hakoresha mu gupima vyose biri ku meza rikozwe mu giti amatara yacitse abandi banyeshuri bariko barakora ivyabo.

Ako batwaramwo ibikoresho, kari kw'isoko ryo mu Kanyosha, imashini zako ziruguruye, karatekeyemwo impuzu n'ibikoresho vy'ishuri, kagabo niwe yakaguze, inyuma yaciye ashirako ikaramu zibiri ku gafuko k'inyuma, iyo agiye kw'ishuri agenda agahetse mu mugongo.

Abana biga mw'ishure ritoya ryo kwimenyereza bafise imyaika iri musi y'itanu bariko babigisha gutandukanya amabara atandukanye; irisa n'agahama, irisa n'ubururu, irisa n'umuhondo n'ayandi menshi. Akantu kari ku meza kariko ayo matara, iyo meza na yo ni iy'igiti.

Iruhande y'ishuri ritoya ry'intango ryo mu ntara ya makamba mu gisagara hagati rikikujwe n'ivyatsi vyinshi bisa n’urwatsi rutoto ariko abakora isuku bamaze imisi batahakubura, iryo shuri risize isima ku mpome amabuye yo aragaragara.

kw'ishuri ry'isumbuye ryo ku Musaga riko abanyeshuri bahiga kuva muwindwi gushika muri cenda risize amabara atandukanye muri ayo harimo ayasa n'umuhondo imbere ku kibuga hateye amashurwe meza cane harimo n'ibyamwa bisa n'ugwatsi rutoto n'akayira abanyeshuri basanzwe bacamo kugira ntibonone ayo mashurwe.

Abana biga kw'ishure ry'intango mu ntara ya Makamba mu mwaka wa mbere bariko bariga ikigo c'ibiharuro imbere k'urubaho rwirabura handitse ibiri guteranya bingana mirongo ibiri na bibiri ivyo biharuro abanyeshure ntibaratora inyishu ariko Kagabo ariko araduza urutoke.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu kabezi mu ntara ya Rumonge ibana b'umwaka w'umunani bari mu ishuri imbere ikibaho cirabura cyanditse ko kinacapye ko n'imizingi ariko handikishije ko ingwa ze hejuru hasize irangi rigomba gusa n'umuhondo hasi hagomba kweya ariko hari isima.

kwishuri ritoya ry'inyagasasa mu ntara y'abururi aho abana basanzwe bigira mu mwaka wa kabiri, ikibaho cirabura cyanditseko n'ingwa zifise amabara atandukanye zifise ayasa n'agahama ayera Yubakishije amatafari kuvaza gushika hejuru hasi hasize isima.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryi Nyagasasa mu ntara ya Bururi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize n'amabara yera ku madirisha ibara ry'ubururu ku ruhande hasi risize isima abanyeshuri basanzwe bari mu ishuri kuva muwindwi gushika mu mwaka w'icumi na gatatu.

kw’ishuri ritoya ry'i nyanza-lac mu ntara ya makamba yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko risize irangi kumpome ifise amabara atandukanye arimo irigomba gusa n’agahama ,irigomba kwera ,ku madirisha haribiyo ,intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo ,hasi hasize isima ,abanyeshuri bagiye mukaruhuko.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mukivogero ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,risakaje n'amabati asa n'agahama kuva mu mwaka w'icenda kushika mu w'icumi ,abanyeshure bariko bariga abandi nabo bo mu w'indwi baratashe, hasi hari utwatsi dutatahaye dusa neza n'ibiti birebire.

Abana biga mu mwaka wa mbere mu ntara ya rwigi bakoze ikibazo, kuko amakaye yabo yose ari imbere mu migisha wabo yayegeranije ivyanditseko vyandikishije ko ikaramu yirabura baza kubitora bahejejje kugira ngo bace bataha saha ine.

Kw'ishuri itaryaumu kinama mw'isaa ca bujumbora mu mwaka wa kabiri abanyenshi babashikiza ibikoresho vyabo batwaramo amakaye n'ibindi bisa uko bifise amabara atandukanye bifise amabara atukura ayirabura biri ku ntebe zi igiti.

Kw'ishure ry'isumbuye ry'ibuganda muntara Cibitoke risize amabara agomba gusa n'ubururu imbere hari amafoto y'abantu acafye ikibaho cera candikishwa ko ikaramu yirabura intebe z'ibiti zitonedekesheje mw'ishuri abanyeshuri bo bagiye mu karuhuko.

Ku ishuri ryisumbuye y'inyanzarake muntara ya rumonge aho abanyeshuri basanzwe bigira ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru , intebe ikozwe mu bwoko bw'igiti ,iri imbere yishuri, hasi hasize isima , amabara yera asize ku nkome.

Kwi ishure ryiga nw'abana bava muwindwi gushika mo icumi na gatatu ryomwi Jenda ryubakishije amatafari kuca hasi gushika hejuru .Ubwiherero bwabwo harimo ubw'abahungu n'ubw'abakobwa .Abakobwa bamwe muri bo bagiye mu bwiherero kuko hasi naho hageze ko bataha abandi bana bambaye imwabaro wera bicaye hasi barindiriye bagenzi babo.

igitekezo kinini kabura asanze atwara kw'ishuri yakiguze kw'isoko yo mu kanyoshi kiratekeye kuko yashyizemwo ibikoresho vyose vy'ishuri n'umupira w'imbeho yambara iyo imvura iguye ikaramu zibiri yazishize ku kantu k'inyuma nukuvuga ko agiheka agiye kw'ishuri.

Kw'ishuri ritoya gimwaro mu ntara ya gitega abanyeshuri bagiye ku ishuri iga bu mwaka wa kabiri abandi bo bari mu kabuhuku isanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ibiti birebirebirikikuce igihuga c'umupira w'amaboko n'amaguru hasi hari ibyatsi n'umukungugu.

Mu ntara, ya Rumonge, aho basanzwe barima ibigazi vyinshi, n'imyembe; ariko bubakiye amashuri, yubatse n'amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru; hakikujwe n'ibitoki, ivyatsi bitotahaye; abanyeshuri, basanzwe bari mw'ishuri.

Kw' ishuri ry'isumbuye ry'imatana ,mu ntara yabururi ,yubakeshije Amatafari , ,risize imisenyi, Abanyeshuri, bambara umwambaro wera, n'Amajipo yirabura, iruhande hari ibiti vy'Imyembe kuko hari n'ikibuga cubakeshije amatafari hasi hasize isima.

Mw'isoko nkuru yo mu kanyoshya mu gisaza ca Bujumbura, aho basanzwe badandariza ibikoresho vy'abanyeshure bitandukanye harimwo amakaramu ,amakaye n'ibitabo vyo gusoma n'ivyo kwandikamwo abagiye gukora ikibazo ca leta.

kw' ishuri Itora ryo mu Kigobe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, intebe z'ibiti ziri mw' ishuri, hasi hasize isima isa n' agahama, imbere urubaho rwirabura, amabara yera ari ku mpande, ku ruhome n'ibara rigomba gusa n'umuhondo.

Mu wa mbere, kw'ishure ry'intango ryo muntara ya Bururi, abanyeshuri basohotse gukina iminota cumi n'ine. Ariko ikibaho kiri imbere kirirabura, hejuru risakaje amabati, hasi hasize isima. Intebe z'ibiti ziri mw'ishuri n'imezi.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Matana mu ntara ya Bururi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, abana bo mu mwaka wa kabiri bariko bariga indome, urubaho rwirabura rwanditseko n'ingwa bamwe barasoma mwigisha we akabandikira.

Ku ishuri ritoya ryo mu Kivoga mu mwaka wa kabiri abanyeshuri bariko bimenyereza ivyo gucapa ikaramu y'igiti bakoresha ako bakoresha mu gusongora ikaramu y'igiti ifise amabara atandukanye harimwo iritukura irisa n'ubururu ubwo bakoresha mu gufuta biri kumeza y'igiti.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu giheta muntara ya gitega ryubakishije amatafari ahiye kuvahasi gushika hejuru, ku mpome hasize amabara ku ntebe zitondekesheje imirongo imeza n'iz'abanyeshure bicarako zikozwe mu biti, urutsinga rwirabura ruhuza amajwi rugenda kuvyuma bir'imbere.

Kabanya n'umunyeshure asanzwe yiga kw'ishure ritoya ryo mu Rumonge ariko yatonze inyuma y'amasaha abiri yari amaze arwaye, imbere hasize amarangi asa n'agahama n'aho yazanye ikaye ifise ibara risa n'ubururu.

Kw'Ishure ry'isumbuye ryo muntara ya Makamba, ryubatse n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru , ,ifashwe n'ivyuma bisa na gahama, hasi hasize isima, ku kibuga hari ivyamwa n'ibiti vy'amashugwe bitandukanye, n'utwatsi dusa nurwatsi rutoto, Abanyeshuri baza bicarako, bari mu karuhuho.

Gakobwa n'umunyeshure w'u mwaka wa kabiri mu gisata c'ibiharuro yiga ku ishuri ryisumbaye ryi Gitega hasanzwe ariko arategura ikibazo. Bamuhaye aza gukorera muhira ariko afise agaharuzo akoresha mu guteranya n'umukugwiza ibiharuro gafise ibara ryirabura gafise n'utundi tubara tugomba gusa nagahama karazimije kari kumeza.

Kw'ishuri itaya inyagasasa mu ntana yabururi abanyenshui b'umwaka wa kabiri bari mw'ishuri imbere hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo ikibaho cirabura imeza y'umwigisha amadirisha y'ibiti hejuru amatara nta yariko araka hasi hasize isima.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu gitaramuka mu ntara ya bujumbura yubakishije amatafari ahiye kuvasi gusika hejuru isise n'amabara yera hejuru y'amadirisha iruhande hari ibiti birebire by'imikaratusi bifise amababi agakorokera hasi iruhande y'amashuri.

Abana b'umwaka wa gatandatu mu ntara yagutse ya Burunga bari mw'ishure bariko bariga, bamwe bambaye impuzu zisa n'ubururu abandi bo bambaye impuzu zigomba gusa n'ivu. Bicaye ku ntebe z'ibiti ariko mwigisha yasohotse kuko benshi muri bo bariko barasamara.

Kwishuri ry'intango ryo mu Kamenge mugisara ca Bujumbura risakaje amabati ku mpome risize amabara agomba kwera. Ariko imbere yaho hari ikibuga kinini c'umupira w'amaguru abahungu n'abakobwa barakiniraho. Hariko utwatsi dukeya utundi turi ko turuma.

Ishuri ritora ryo mu kanyosha tubatse n'amatafari ahiye kum bazi gushikara hejuru isize imirongo yera n'amabara asa n'agahama ku madirisha hasi hasanzwe hasizisima ku ntingi hari ibara ryera n'ibigomba gusa n'ivu abanyeshuri bari mbere, kuko mwigisha bamusanze ari mw'ishuri.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya mwaro ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, uruhande basanzwe batekeramo inrya z'abanyeshure iyo bagiye gufungura sasita hari imyotsi myinshi kuko abariko barateka umuceri ,abanyeshure baza gufungura.

Kw' ishuri ritoya ryo mu Kanyosha, ryubatswe n’ amatafari kuva hasi gushika hejuru, risakajwe amabati yera, igiti kinini c' umwembe kiri imbere, n' ibindi biti biri inyuma, Ikibuga kiriko utwatsi dusa n' urwatsi rutoto imbere, n' uruhande runini atavyatsi biri ho .

Kwishuri ry'isumbuye ryo mu Gitaramuka mu ntara ya Bujumbura aho basanzwe bagirira inama abanyeshuri n'abigisha . Imeza zitondekeshejwe umurongo n'intebe zitonze iruhande y'imeza zifise amagara atandukanye izisa n'ubururu izisa n'umuhondo umwigisha umwe yambaye umupira wirabura n'ipantaro ariko arasohoka imbere hari kibaho cirabura.

Bucumi n'umunyeshuri wo kw'ishuri ryisumbuye ry'inyazarake mu ntara y'amakamba, avuye mu bwiherero yambaye umupira n'ijipo isa n'ubururu ariko arinjira, iryo shuri ryabo risazwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risize n'amabara agomba kwera ku madirisha, ibara ry'agahama imbere ikintu babikamwo amazi iyo bayakeneye.

Kw;ishure ryisumbuye giruko mu ntara yabururi ryubakishije amatafari ahiye kuva hsa gushika hejuru n'ibindi bariko barubaka ritaraduga hirya gato ibiti birebere vy'imikaratusi abantu bariko barasunika bagiye kwinjira mur' ivyo biti ibarabara ry'ivu rirengana i ruhande.

Ku ishuri ryisunbuye ny'inyanzarake mu ntara y'amakamba abanyeshuri bigakwir ishuri bambaye imyambaro yera n'amajipo asa n'ubururu igiti kinini kiri mbere yaho gifise amababi atotahaye imiryango yinjira isitse amabara asa n'ubururu n'impome zihomye ku misenyi kibuga kitagira utwatsi kiriko imisenyi.

Ikigo cisumbuye c'amashure mu ntara ya Bururi cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru , ku madirisha hasanzwe hasize ibara ry'ubururu, ku miryango no hejuru ku mabati yera, n'ukuvuga iruhande y'ikibuga hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto n'ikibuga cumye kw'imusenyi.

Igitaya ky'inyanzanaake kibakishaya amatafari ahiye kuhasi gushika hejuru n'amabara yera ku mpome akika nayamanoka ikibaho cirabura canditseko n'ingwa zera ikibazo abanyeshuri bariko barakora aza kugikora iminota itarenga cumi n'itanu n'iyo umwigisha wabo yabahaye.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo muutara mu ntara ya burunga ryubakishije isima hasi ku mpome risizeye amarangi kibaho cirabura canditse ko imbome abana bariko bariga, kuko mwigisha wabo yabahaye igikorwa baza gukora bakagitanga imbere yuko bataha.

Agaharuzo bakoresha mu guharura iyo bariko barakora ibiharuro canke mu guharura amahera, ariko kanyage we n'umunyeshuri yiga kw'ishure ry'i nyagasasa mu gisata c'ibiharuro ariko arakora ibiharuro yikoresha ako gaharuzo ariko karugaye.

Abanyeshuri biga i Muyinga bariko barakora ikibazo batondekesheje umurongo bicaye ku ntebe z'ibiti, benshi muri bo bariko barabitora kuko bambaye n'amajipo yirabura n'amapantaro, ikibaho cirabura imbere umwigisha wabo ariko arabaraba hasi hasize isima isa n'agahama.

Ku biro bikuru vy'umurongozi arongora ishuri ry'intango ry'inyagasasa isize amabara yera umuryango winjira iweli usize amabara y'ubururu, kandi hasanzwe huguruye hasi hasize isima imbere yaho ari ibiti bireme vy'mikaratusi, kuko abanyeshuri batemewe ku haca.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu ntara ya Cibitoki, ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku miryango hasize ibara ry'ubururu, inyuma imirima y'ibitoki, imbere utwatsi dusa n'urwatsi rutoto dutotahaye, igiti kiriko iberendera ry'Uburundi gifise ibara ry'urwatsi rutoto, iryera, irisa n'agahama n'inyenyeri hagati.

Ku kibuga c'umupira w'amaguru ryo ku ishuri ryo mu butegana mu ntara ya gitega ririko utwatsi twiza dutotaye. Abanyeshuri bakunze gukinira ko bakanezegwa n'akabarabara kakizunguruka kagizwe n'ibiti n'ivyatsi n'amabuye.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu gitaramuka muntara ya gucumura tubakishije amatafari yahiye kuvasi gushika hejuru rigeretse kabiri abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminuta pcumi n'itanu bariko baraganira kukwene boduza ubumenyi butwasi dutotaye n'ibiti vy' umembe bibakikuje.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu rukina mu ntara ya mauye isanzwe byubakishije amatafari ahiye kuvasushikahejuru n'amabara yira ku nkome gitekini n'icyumuhendo kihari udushugwe n'utwatsi turikikije ibendera y'uburundi imanitse yhejuru ifise ibara ryera risanagama risanurwatsi rutoto n'inyenyeri zitatu hagati.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kinama mu gisagara ca Bujumbura rifise ibirasi kuva mu windwi gushaka mu wicenda ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru hasi risize isima imbere ibiti vyivyamwa n'amashugwe bitandukanye abanyeshuri bari mw'ishure bariko bariga uretse abigisha babiri bahagaze imbere.

Ku'ishuri ryisumbe ryo mu giheta mu ntara yaborori ryubakishije amatafari kubahaziwushika hejuru, ubu biko bw'ibitabo bubatse mu biti akukabiko gasanzwe kwugaye, kuko babika ibitabo vy'abanyeshuri n'ivyo abarimo n'ikibazo abanyeshuri b'aba koze abanyeshuri bari mw'ishuri bariko bario ag.

Kw'ishuri kaminuza ryo mu ngagara ryitiriwe ikiyaga tanganyika yubakishije amatavari ahiye kuvasigushika hejuru risanzwe r'ibyerekeranye kabiri u banyeshuri bahigaho baraza bakiba ibisata bitandukanye benshi muri bo bambambara dopera twirabura imkutu zifise amabarasa nagahama hasi hasize isima.

Kw'ishuri ryo mu gihosha kiwakishae amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru rigeretse kabiri, kandi ku miryango yayo rikaba rifise amabara agomba gusa n'ubururu igiti kininiya gifise amababi menshi n'udushurwe duteye ku murongo imbere y'igishuri.

Kw'ishuri ryo mu kinindo ryitiriwe icyubahiro. risanzwe rigeretse kabiri risize amabara asa n'umuhondo nayasa nagahama abanyeshuri baho bambara umwambaro wera n'uwirabura, igiti kinini gifise utubabi kiri mbere y'ishuri co kimwe n'ibendera ry'uburundi rifise amabara asa nagahama ayera ayasa n ugwatsi rutoto, imiduga ihahagaze n'imoto.

Kw' ishuri ritoya ryo mu kizingwe mu ntara ya rumonge risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ikikujwe n'imirima y'abanyagihugu n'ibiti birebeye hejuru yaryo ku musozi harabomotse hari utwatsi dutotahaye cane ariko abanyeshuri bari mw' ishuri.

Ukuri kamirozankuru y'uburundi mu'isoya cabucumbura mu kigo co kumutanga aha sanzwe higa abanyeshuri biga ibijanye n'ivyo ubutunzi bariko bariga amatara mw'ishuri, ariko araka hejuru hasise iranga igera hasi hari isima intebe ziratondekeranije mw'ishuri.

Kw'shuri ry'intango y'inyagasasa mu ntara ya bururi yubatse iruhande y'ibarabara ifise amashuri kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu isakaje amabati hasi hasize isima imbere yayo hari utwatsi n'ibiti bitotahaye.

Mu kinama kw'ishuri rikuru ryisumbuye isanzwe ryigamo abanyeshuri bo mwendi gushika muri cumi na gatatu bafise ububiko bunini bw'ibitabo baraza bagatora bagasoma abandi bagasomeraho, kuko bifise ibitandukanye ivika irundi v'igiswahiri vy'igifaransa ivyakimenyesha nara n'ibindi.

Kw'ishuri ryisumbuye co muyinga mu ntara y'amuyinga cyubakishije amatafari ariko ku npome asanzwe basitze amabara yerera hasi isima ku npome z'inzitiro byubakishije amabuye ibyatsi byiza birebire harimo n'ibiti biyikikuje.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya gitega isanzwe ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku madirisha hari ibiyo, isakaje amabati hasi nta sima rihari, ikikujwe n'ibiti birebire vy'imikaratusi gusa, abanyeshuri bakunze kubicamwo inkoni babakubita.

Ku icuri ryisumbuye ryo mu kigobe ryubakishije amabara atandukanyi asize ku ruhome ayasa n'umuhondo yagomba gusan'urwatsi rutoto ayirabura ayasan'agama ibiti birebire vy'imyembe bihari, kandi utwatsi duto duto dusan'urwatsi rutoto.

I gisozi mu ntara ya mwaro ishuri ryo mu wa kabiri abanyeshuri basanzwe bigiramo ibiharuro n'indome bagiye mukaruhuka abana bo mu mwaka wa kabiri bivuze ko imbere yabo hari ikibaho cirabura kandi hasi hakaba hasitse isima ku npomere hasitse amabara yera amadirisha yacyo aruguruye.

Ku kibuga c'umupira w'amaguru ciri kw'ishuri yitiriwe ukwikukira mu gisagara ca bucumbura hepfu yaho y'uruzitiro hari ibiti birebire vy'imikaratusi bifise amababi menshi haruguru y'ikibuga utwatsi dutotahaye dufise akabiri, ariko abanyeshuri bo bariko barakina umupira abambaye impozu zitandukanyi.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu ntara ya Muyinga, risanzwe ryubakije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risize n'amabara yera k'umpome, hirya y'uruzitiro rw'iryo shuri, har'ibarabara ry'ikaburimbi, mu kigo utwatsi dutota haye cane tuhari.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku musaga iyo abanyeshuri batashe imiryango irugarwa ku miryango hometseko ibi papuro biri mw'ibara ryera ni ibindi biri mw'ibara ry'umuhondo impome zaho zisize ibara rera n'ibara ry'ubururu bwo ikirere hamwe n'ibara ryirabura.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu ruyigi mu ntara ya ruyigi risanzwe rigeretse kabiri ryubatse n'amatafari kuva hasi gushika hejuru risize n'amabara yera imbere yayo hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hasi hasize isima n'imodoka zisanzwe zihagaze iruhande.

Abakozi b'ishiraharamwe twitezimbere rikorera I Bujumbura mu gihugu cu Burundi bafise utubendera tw'ibihugu bitandukanye umwe wese icavamo bambaye imyambaro yera n'imishatsi bataritse amaboko nu tubendera mu ntoki.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega, risanzwe rifise uruhande runini aho bakorera amanama, hejuru hasa neza, ku mpome hasize amabara, murimwe hariyo ayasa n'agahama, hasi naho hariho umuntu ahagaze, yambaye ibirato vyera n'agapira k'uburongo.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu kabezi munara gucumbura ryobatse n'amatafari ku vasi gushika hejuru, ariko ku mpami haryo hasanze hasizwe ibara ryera ibibaho bibiri vyirabura kimwe ku ruhande ikindi mbere intebe zitondekesheshe ku murongo zikozwe mu biti n'ivyumabisize ibara ra buru nta munyeshuri n'umwe arimw'ishuri.

Abanyeshure biga mu bitaza bambaye umwambaro wera n'ububururu bari mu karuhuko k'iminota miriongo itatu kw'ishure ryabo ryubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru ikibuga bakinirako kigizwe nu twatsi dutotaye twiza kandi baraza gusubira mw'ishure haheze iminota babahaye.

Kw'ishuri ry'intwaro ryo mu rubirizi mu ntara ya Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isize n'amabara yera nayasa n'ubururu ariko imbere yaryo hari amashurwe asa neza n'ikibuga c'umupira w'amaguru kitagirako utwatsi kiriko umusenyi.

Kwishure ryisumbuye ryo mu Kigobe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rigeretse kabiri. Imirima yibigori birimunsi bitotahaye cane harimwo nibiharage nimyumbati bitarera ,abanyeshure ntibemerewe kuhaca kuko batinya ko bovyonona bitarera.

Kw'ishuri ryubakisha amatafari ahiye kufansi gushika hejuru mu nyakabiga mu'saya tya wucumbura isanzwe isakaje amabati ku miryango hasize ibara isa n'ubururu abanyeshuri bagiga ko bari mu karuko k'iminota cumi n'itanu hirya gato ibiti birebere vy'imikaratusi birikikuje.

Kw'shure ryisumbuye ryo mu kanyosha ryo ku bapatiri risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru n'uruzitiro rwayo ariko rigeretse kabiri ibiti biri hirya birebire ikibuga kiriko utubuye iruhande yaryo.

Rendera ryiza ryuguc'uburundi ifise amabara atatu irisa n'agahama irisa n'urwatsi rutoto igera inyeneri zitazo hagati na, kandi kabendera kerekana ishuri natwe burikuurukiye yo mu rutovu.

kanyana n'umukobwa yiga kwishure ry'isugaye ryo murutana aho basanzwe bigisha ibijanye n'ubuhinga bwo gucapa ariko arandika indome mu ndome nkurunkuru ku rupapuro rwera yambaye agatambara kera mu mutwe n'agapira kera hirya gato hari umusungu ariko aracapa nawe ku rupapuro rwera.

Kw'ishuri ryiza ryitiriwe Ukwikukira mu gisagara ca Bujumbura, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ingazi zidugagira iyo ishuri riri hejuru, akatsi gasize amabara atandukanye, ibiti vy'amashugwe, n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto turi ku ruhande.

Ahantu bagirira ivy'imyidagaduro mu gisigara ca Bujumbura , hari ibibuga bifise amabara atandukanye irisa n'ubururu ,irisa n'urwatsi rutoto aho bakinira umupira w'amaboko ,n'aho bakinira umupira w'amaguru ,kimwe hepfo ikindi haruguru ,hirya gato hari ibiti vyinshi bigikikuje bifise amababi bitanga akayaga gasa neza.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kayanza, rubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru n'amabuye, urwandiko rwerekana uko iryo shuri rimeze, risize amabara yera n'inyandiko zisa n'ubururu n'izisa n'agahama, abanyeshuri bambaye umwambaro wera n'amapantaro yirabura, amashugwe ar'iruhande y'ishuri.

Mu Rutovu inzu zabanyagihugu zisakaje amabati ashaje ikigazi gifise amababi maremare uruzitiro rutobaguye utwatsi dusa nurwatsi rutoto dusa neza cane abana baraza bakaryamamo bakivuna umusase.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rigeretse kabiri risakaje amabati asa n'agahama hirya yaho gato ibiti birebire bifise amababi atotahaye, ivyatsi hasi bisa n'urwatsi rutoto, ikibuga c'umupira w'amaboko hasi hasize isima.

kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibumbu mu ntara ya Mwaro ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize n'amabara yera iruhande yo ku madirisha ,abanyeshure bari mw'ishure ,umukozi umwe ariko araterateranya imbaho n'imitafari ,barateye amashurwe imbere y'ishure ariko ntaramera.

Kw'ishuri ritoya ryo mu ntara ya Bururi Inyagasasa, abana b'umwaka wa kabiri bagiye mukaruhuko k'iminota mirongo itatu, intebe mw'ishuri zitondekesheje umurongo, zikozwe mu biti, hasi hasize isima, ku ruhome hasize imisenyi ariko nta karangi kariko.

Kw'ishuri ryisumbuye gitiwe kwikokira mw'isgara caboicumbura kibakishiye amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru harimo n'amabara yera rigeretse kabiri imbere yaho hari amashurwe no twatsi dutotaye abanyeshuri bari mw'ishuri, kuko baza gutaha isah cumna zibiri'minuta cumi n'etanu ts'umurana ago.

Mu rubanza aho bashingwa amanzu asanzwe ariko baraburanira kubwo urubanza bw'umunyeshuri yivye ingwa zo kw'ishuri, bagenzi be bicaye mw'ishuri bariko barakwikirana imbere hari ibitambara bibiri bidasi icera igisa n'urwatsi rutoto n'igisa n'agahama, amatara mw'ishuri ariko araka hasi harisima abanyeshuri basanzwe bicaye ku ntebe z'ibiti.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega yubakishe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati ku muryango hasize ibara ry'ubururu impene ziri mbere y'ishuri ziriko zirarisha imirima miremire y'ibigazi n'inzu z'abanyagihugu ziri iruhande.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru y'Uburundi mu gisata c'ubuhinga bariko barakora bamwe bamwe babasigiye amakaye atondekesheje kumurongo aho babika ibitabo gakobwa n'agahungu bariko barasubiramwo barabira mu cuma cabo cirabura kuko iyo batashe ntibaronka amatara bacumeka muhera iwabo.

kw'ishuri ry'isumbuye ryo kumusaga, mu gisigara ca bujumbura aho abanyeshuri basanzwe bigira ibiharuro, intebe zitondekesheje ku murongo ziri mw' ishuri zikozwe mu biti, abanyeshuri bari mu karuhuko, nta bwo bariko bariga, kamara iminota cumi n'itanu ,ku madirisha hakingirije ibitambara gisa n' ubururu imbere ibara ryirabura bandikako.

Kw'ishure ryisumbuye, ryitiriwe Ukwikukira mu gisagara ca Bujumbura, ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risize n'amabara yeta amanuka n'ayakika, ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima, abanyeshure bari iruhande yaco, bambaye umwambaro wera.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Matana mu ntara ya Bururi, aho abanyeshuri basanzwe babika ibikoresho vyobo, amakaye, ibitabo, aho batora ibitabo baje gusoma, barasoma, abandi bagatora, rifise amabara atandukanye, ayera, ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo, indobo ziri hasi zigomba kugira ibara ritukura.

Abana benshi bari ku kibuga c'umupira w'amaguru batondekesheje ku murongo bagitse umukimbi bose basa nkaho bafatanye amaboko bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye rush muri bo hari abafise imyaka iri munsi y'itanu utwatsi turi ku ico kibuga turumi kigiha ibiti birebire by'imikaratusi.

Kw'isoko rikuru ryo mu Kanyosha, isoko badandarizamwo impunzu z'ubwoko butandukanye izabagabo n'izabagore, agapira gafise ibara ryera n'agapantaro kako gafise ibara rigomba gusa n'urwatsi rutoto ziri kw'isoko zishaka uwuza kuzigura.

kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kabezi, ryubatse n'amatafari ahiye kuvahasi gushika hejuru risaka amabati ku mpome imirongo iduga n'iyimanuka isize ibara ryera, igiti kirekire cumukaratusi kiri imbere y'ishure ku kibuga c'utwatsi twumye.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Ngagara yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amadirisha y'ibiyo ku ntebe yubakishije ibiti, hasi hasize isima abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu nta numwe ari mw'ishuri, kuko umwigisha wabo yagiye gufata akayi.

Kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Giheta, mu ntara ya Gitega, risize amabara yera, ku miryango, ibara risa n'agahama; ikibuga kiri imbere, gisize isima hasi; abanyeshuri bariko barakina, bambaye impuzu, zifise amabara atandukanye; inyuma y'abo, hari akatsi, gasa n'urwatsi rutoto, gatotahaye.

Kwishuri ritoya ryo mu Gitaza mu ntara ya Rutana ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize amabara y'ubururu ku miryango no ku madirisha n'ibara ryera hejuru y'amadirisha imbere atatwatsi na dukera tuhari hari ibishanga ibitoki biri hirya mu banyagihugu .

Kw' ishure ryo murubirizi ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, uruhande handitseko ivyandiko gwera ruriko inzandiko zifise amabara atandukanye izisa n'ubururu izisa n'urwabatsi rutoto, izirabura, imbere yaho ikibuga kitagirako utwatsi nadukeya.

Kw' ishuri ry'isumbuye ry' i Matana mu mwaka w'umunani abanyeshuri baryigamwo, bari mw' ishuri bicaye kuntebe zibiti, bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye, imbere ikibaho cirabura n'umunyeshuri yitwa Kagabo ariko arabasigurira. Isize amabarasa y' umuhondo nayandi agomba kwera, amadirisha ariko ibiyo.

Kw'ishuri irgishume y'ingozi mu gisagara hagati y'iryobakisha ya matafari ahiye kuvanza gushika hejuru rigeretse kabiri rifise amadisha menshi imirongo ikiga n'imanuka isakaje yamabati i ruhande ivyatsi bitotahaye.

Kwishuri i ryisumbe gitiriwe Umuco mu Gisagara ca Bujumbura mu Kinindo abanyeshure biga b'umwaka wa gatatu bariko bariga uretse ko bamwe bariko barakora ikibazo abandi bashize amasakoshi yabo hasi kuko bariko bandikira ku mezi nta numwe yemerewe kurabira kuri mugenzi we Gaakobwa we yanyegeje.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gitaza ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise ikibuga imbere yaryo idarapo ry'Uburundi rifise ibara ry'agahama, irisa n'urwatsi rutoto n'iryera, ibiti birebire biri inyuma bitanga akayaga kw'iryo shure, umwigisha wabo yambaye agapira gasa n'agahama n'ijipo y'igitenge.

kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kinkindo ryitiriwe Umuco ,abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri mu gisata c'indimi ,bariko bariga bambaye imyambaro itandukanye bicaye ku ntebe z'ibiti, benshi muri bo bambaye n'ibirato bifise amabara asa n'agahama.

Kw'ishuri rgisumbaye ry'umuganda mu ntara c'ibitoki ribakishije amabuye n'amatafare kuva si gushika hejuru indare mwishuri intebe zishaje zapfunaguritse n'ibitifashe amabati y'iryo shuri hasa nab kuko hasa nk'aho bataki hakorera.

Ibarabara ry'ikaburimbu riduga ruguru mu ntara ya Bururi, abantu nta nahamwe bariko bararengana, iruhande yaryo hateye ibigazi birebire, hepfo gato inzu iriko irubakwa y'amatafari igenda nk'iyiduga ija hejuru.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Nyagasasa mu ntara ya Bururi, abanyeshure bo mu mwaka w'icenda bariko bakora ikibazo, imbere k'urubaho rw'irabura handitseko ikibazo bakora, ishure ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hasi hasize isima abanyeshure bariko barandika.

Mu Rutana iruhande y'ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima, ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto biri ruhande yaco, ibiti birebire harimwo n'ivyimikaratusi , inzu nziza zisize amabara n'ingazi zidugagira hasi hari amabuye n'isima.

Kw'Ishuri ry'isumbuye ryo mu kamenge, mu gisigara ca Bujumbura ,Ikirasi gisakaje amabati yirabura, ku mpome risize amabara yera, kuva mu mwaka w'indwi, muwumunani, mu wicenda, hasize amabara yera ku bihome, no ku madirisha amabara asa n'ubururu. Imbere hari ikibuga kiriku twatsi dukeya, dusa n'urwatsi rutoto.

Yohana n'umunyeshure wo kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe Ukwikukira mu gisagara ca Bujumbura, afise ibikoresho bitandukanye mu vyo gucapa kuko asanzwe yiga ivy'ubuhinga, agakaramu k'igiti agacamurongo agafutisho n'agasongozo vyose birugaraniye mu kantu kamwe.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gihosha rifise amabara yera ku madirisha risize irangi ryirabura ku mpome, abanyeshuri bo mu mwaka w'umunani baricaye bariko barakurikira mwigisha wabo, afise impuzu zirabura yambaye, abandi bambaye impuzu z'amabara atandukanye bicaye ku ntebe z'ibiti, hasi hasize isima.

Kwishuri ry'isumbuye ryo mu Gitaza ryubakishije amatafari. Isize amabara agomba gusa n'umuhondo hejuru amatara ariko araka, hasi hasize isima intebe zitonze ku murongo harimwo n'imeza abanyeshuri bamaze gusohoka kuko bagiye kuba barafata akacayi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutovu muntara ya Bururi, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ingazi zidugagira kumuryango wo hejuru, abanyeshure bahagaze imbere bariko barataha, umwe ahetse isakoshi yirabura yambaye ishati yera n'ipantaro igomba gusa n'umuhondo

Kw'ishuri ry'abafaransa mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe Nelsone Mandera risanzwe ryigako abana b'abarundi n'abanyamahanga hari amabendera abiri, iry'Uburundi n'iryigihugu c'Ubufaransa, ibiti birikikuje n'amashurwe menshi, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

ishure ryitiriwe kwikukira mu gisagara ca Bujumbura, ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ryigako abana kuva mu w'indwi gushika muw'icumi na gatatu, inyuma gato hari inzu zisakaje ivyatsi ikibuga gisa n'utwasi dutoto, ibiti birebire bisingurijwe n'akantu gakikujwe n'umurongo.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu ntara ya Gitega. Abanyeshuri basanzwe bafise uburaro mw'iryoshure Hariho ruhande runini bariramo .Abanyeshuri bari mu ishuri ariko ivyo bafungura vyamaze gutunganya .Amasahani afise ibararisa n'umuhondo irisa n'ubururu iryera imeza y'igiti n'igikombe ku meza abanyeshuri niyo baza bahita bafungura.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura risanzwe ryubatse neza cane risize n'amabara atandukanye: ayagomba kwera n'ayagomba gusa n'umuhondo, ikibaho gisize irangi ryirabura, intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo, hasi hasize isima.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Giheta ryigirako abana bari musi y'imyaka itanu, bariko bariga gutandukanya amabara ahari, iryera, iry'umuhondo, irisa n'agahama, irisa n'ubururu, iryirabura, barayatondekesha umurongo kuko bayavuga no mu mazina rimwe rimwe uko riri.

Murumonge mugisagara hagati ishuri vyitiriwe umwelanda Poro ryubakishije neza rifise amabara asa n'agahama ayera rigeretse kabiri, ariko nibiyo ama modoka atwara abanyeshuri, ariko arahagarara atware abana kw'ishuri.

Kw'ishuri ryisumbe ryo mu kanyosha ryubakishe amatafari ariye kuvasi gushika hejuru uruzitiro rurikikuje rusize amabara yera rwanditse ko n'insandiko zirabura n'irisa n'ubururu, harerekana ko iryo shuri ari ryo mu kanyosha umuryango winjira usize ibara ry'ubururu.

Umuntara yagitega habasanze wariko barubaka ibarabara rizovuza iyo ntara n'iyindi yo mu rutano imodoka riri mu bwoko bw'ibeni iriko irikorera imipfu yongera ihahonyangisha amapine yayo, haruguru gato hari imiti n'insu yubakishije amatafari.

Mu bitaro bikuru vyo mu Kamenge mugisagara ca Bujumbura vy'abasirikare aho basanzwe bagwarira, hari ibitanda bitandukanye vyo hasi n'ivyo hejuru biriko amamatera bimwe birashashe ibindi ntibishashe amashuka yera hejuru amatara ariko araka.

Ku bitaro bikuru vyo mu Kamenge aho abagwaye basanzwe bagwarira rifise ibitanda bigerekeranye, bamwe baryama musi abandi bakaryama hejuru, hose harashashe, ku mpome haryo hasize amabara yera no hejuru amatara ariko araka.

Kw'ishuri ryiteriwe kuyikukira mu isara cya gucumbura aho abanyeshuri bagiga ko basanzwe baza n'imodoka zibiri ifise amabara yera n'a yasanuburu zihagaze ku kibuga cy'iryoshuri iruhande yaho hari utwatsi dutotaye dusan ubwatsi rutoto abanyeshuri bamase gushika mu ishuri.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha mu gisigara ca Bujumbura ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ku madirisha hariko ibiyo, hasi hasize isima ariko imaze imyaka myinshi ishaje, abanyeshure bari mu karuhuko kamara iminota cumi n'itanu.

Abanyeshuri bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinindo ryitiriwe umuco bari mw' ishurie bariko barakurikirana kuko umigisha wabo yabahaye umwimenyerezo bakora benshi bafise imishatsi mu mitwe bambaye udupira twera n'utugomba kwirabura.

Kwishuri ryisumbuye ryi Nyagasasa ry'ubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje amabati inzu igerekeranye irikwiraduga ariko itaruzura iri nyuma y'amashuri igiti kiriko ibendera ryu Burundi rifise ibara risa no rwatsi rutoto irisa n'agahama n'iryera inyenyerizi itatu hagati ikibuga c'umusenyi ata vyatsi biriko.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gitaza, mu ntara ya Rumonge, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise n'amabara yera ku mirongo iduga n'iyimanuka. Ibendera ry'Uburundi rifise ibara ritukura n'urwatsi rutoto n'iryera, inyenyeri zitatu hagati, ikibuga bakinirako umupira kitagirako utwatsi cuzuyeko umusenyi.

Kw' Ishuri ry'isumbe ryo ku mutsinda ,muntara ya Bubanza ,ryubatse neza risankaho riteye imbere ,hariho, n'aho abantu baze bagakorera ivy'imyidagaduro, umusirikare ,n'abandi bantu b'ingenzi, bagendeye iryoshuri ,bambaye imyambaro itandukanye ,bamwe muri bo ,bariko barashengerera.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'inyanzarake mu ntara yabururi aho basanzwe bigira abanyeshuri biga kuva mu mwaka w'indwi gushikamwo icumi ra gatatu igeretse kabiri isize n'amabara yera n'ayo ubururu ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshuri bakinirako benshi muri bo ni hobari bariko bararaba uko umupira uza gutangura.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura, risanzwe ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imbere y'aho har'ibiti binini harimwo umukaratusi n'imyembe, ikibuga kinini abanyeshuri bakiniramwo bariko barinonora imitsi. Abanyeshuri basanzwe bari mw'ishuri kuko hataragera umanya w'akaruhuko.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kabezi mu ntara ya Makamba mu mwaka wa cumi na kabiri aho abanyeshuri biga bari mu karuhuko k'iminuta cumi n'itanu, intebe zitondeshej' umurongo kuv' imbere gushik' inyuma zikozwe mu biti ,hasi zisize amabara kuvyuma asa n'ubururu, isima iri hasi.

Kw'ishuri ryisumbuye mugisagara ca bujumbura ryitiriwe ukwikukira ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize n'amabara atandukanye harimwo ayubururu na yera rigeretse kabiri risakaje amabati yera hasi abanyeshuri bariko bakinirayo umupira abandi bari mw'ishuri.

Kwi'ishuri shuri ryisumbuye ryo mu gitaza mu ntara ya Rumonge risanzwe rifise amabara atandukanye harimo ayirabura ayasana yera ibiti birikikuje ikibuga kiriko utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, hasi imbere y'ishuri hasize isima.

Kwi'ishuri shuri ry'isumbuye ryo ku Muzinda mu ntara ya Bubanza. Ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru .Risakaje amabati ku madirisha asize ibara rigomba gusa n'ubururu n'ibiyo .Imbere ikibuga kitagira ko utwatsi kuko abanyeshuri bo basanzwe bari mwishuri.

kw’ishuri ryisumbuye ryo mu gihoshya cyitirwe muhemu yera uruzitiro rwayo kubakishira amatafari ahiye kuvasgushika hejuru ku muryango winjira hasize amabara yera igiti kinini cy'umuhembe kiri indani mu kigo abanyeshuri babiri bagiye gutegura kuko bagiye amasaha y'umugoroba.

kw'ishuri ritoya ryo Murumeza mu ntara ya Muyinga aho hasanzwe higira abana kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu, imodoka zibiri zihahagaze imwe isa nagahama iyindi yirabura, ibiti bibiri vy'imyembe ,utwatsi dutotahaye ariko tutarazana amashurwe.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu ngagara ryubakishije amabati no ku mome hasize amabara atandukanye amadirisha hasize ibararisa n'ubururu n'ibara rigomba kwera, kuko imbere yaho hari utwatsi dutotahaye n'amashugwe n'akayira abanyeshuri bacamwo bariko baragemwa nda kwiga ku mashure ari mbere.

Abanyeshuri bariko barakina umukino wo kw'intonoro imitsi bakoresheje umupira w'amaboko bambaye imyambaro itandukanye abafise umhambaro w'irabura ubusa nagahama husa n'ubururu gakobwa yateye umupira kandi winjiye higa igiti n'ibindi byinshi bifise amabare mwiza harimwo igiti c'umwembe.

Ku ishuri ry'Imatana ryubakishije amatafari ahiye ku hasi gushika hejuru rigeretse kabiri risize amabara y'ubururu n'imirongo imanuka n'ikika risize ibara ryera hejuru isakaje amabati ikibuga kiriko utwatsi dutotahaye dukeya n'ahandi hatariko utwatsi igiti kiriko ibendera ryu Burundi rifise amabara asa n'agahama ayera na yasa n'ugwatsi rubisi.

I Gisozi mu ntara ya Mwaro aho basanzwe bubaka amazu asa neza amwe muri yo asakaje amabati asa nagahama yubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru iruhande yaho gato hari ikibuga c'umupira w'amaboko hasi hasize isima ibiti vy'imyembe utwazi dutotaye n'ibindi biti biri ku ruhande bifise amababi menshi.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Ngagara ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, kwayo matafari hasa nk'uko ariko akabara kera, risakaje amabati, igeretse kabiri, imbere yaho hari utwatsi dutotahaye n'amashugwe, abanyeshuri bari mw'ishuri kuva muw'indwi gushika muw'icenda.

Muwa kabiri kuri kamiruza nkuru y'uburundi mu isigara cya gucumbura mu kigo cyo kumutanga abanyeshuri basanzwe biga ibyubuhinga bariko bariga umwe ariko arakora yandika nikt amazi yo kunywa afise imbere niyo yikoreshereze.

Kw'ishuri ritoya ryi Nyanzarake ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risize amarangi ku madirisha asa n'ubururu, abanyeshure bambaye umwambaro wera, imiryango iruguruye, imbere hari ibiti birebere harimo n'ikigazi n'imyembe, utwasi dutotahaye turi imbere y'ishuri.

Gakobwa n'umunyeshuri yiga kw'ishuri ritoya ryo mu rutovu mu ntara ya bururi yambaye ishati yera n'ikajipo kirabura ariko arakoropa afise igikoropesho cirabura n'akabido iruhande karimwo amazi, inzu yubakishije amatafari ariko arakoropa.

Kw'ishuri ditoya ryo mu giheta abanyeshuri 'umwaka wa kane bagiye gukora ikibazo mu yindi shuri intebe ziragaragara nta munyeshuri n'umuhasigaye bahasize ibikoresho vyabo zikozwe mu biti intebe hasi hasizesima ikibaho cirabura umuryango winjira usanzwewuguruye ku madirisha haribiyo.

Ishira hamwe ryitwa twiyubare inzogani zitubuzi kazoza keza ryo mu ntara ya ngozi barageragije gushushanya abanyeshuri bagiye kw'ishuri inyuma yabo idarako ry'uburundi ifise amabara atandukanye igicapo kigaragaza yuko bagiye kw'ishuri.

Ikirasi kinini cubatse mu ntara ya Rumonge, aho basanzwe bagirira ama nama atandukanye ,abajejwe intwaro ,abarongozi b'amashure muri ho intebe zirimwo hagati hasa neza cane ,nta buryarya burimo ariko basanzwe baharihisha amahera atazimvye.

Kuri kaminuza, yitiriwe umuco, yo mu Kinindo, mu gisagara ca Bujumbura, abanyeshuri, basanzwe biga, mu gisata c'ubuhinga, bariko barakora ikibazo; bicaye ku ntebe, z'ibiti; bamwe muri bo, imbere y'abo, hari impapuro; nta n'umwe yemerewe, kurabira kuri mugenzi we; mwigisha wabo, yahagaze inyuma, yambare ishati yera; hejuru, amatara ariko araka.

Gakobwa n'umunyeshuri yiga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega, yambaye ishati yera n'ijipo yirabura n'umwitwikiro mu mutwe, ariko arasoma igitabo yagiye mu bubiko bukuru bw'ibitabo kw'ishuri ryiwabo, ashaka igitabo c'ivyakahise asoma.

Kw'isoko ryo ku Musaga abasanzwe badandariza impuzu, umudandaza umwe ahakorera yitwa Kabura afise impuzu adandaza agapira gafise ibara ryera iryirabura n'irisa n'urwatsi rutoto n'ipantaro yayo, birasa uretse ko nayo ari ndende.

Kw'ishuri ryisumbuye kimukinama mu gisata cawo ijumbura abanyenshuri biga mwaka wa kabiri mu gisata c'ubushakashatsi bariko bariga icirwa c'ibiharura bambaye imutu zifise amabara atandukanye bicaye ku ntebe z'ibiti hasi zifise ivyuma imbere hari yamae tara, ariko araka.

Akabarabara k'ivu kagenda kw'ishure ry'ibuye mu ntara ya Ngonzi uruhande rwerekana ko ishure ryigako abahungu n'abakobwa, ivyatsi bitotahaye ,ibiti birebire ,imirima y'abanyagihugu, ishure utararishikira.

Kw’ishengero ry'murutana mu ntara yaburunga risize ibara rigomba gusa n'impfu niryera isakaje amabati yera hepfo yaho hari ibiti n'imirima y'ibitoki utwatsi n'ikinogo bimvye amazi ashikiramo imbere n'amashurwe akirimatoya cane.

mu kirasi kinini abantu bakoreramo amanama hari intebe n'imeza zitondetse ku murongo zikozwe mu biti amabara atandukanye y'aho babika ibikoresho imbere amatara ariko araka abaje munama basohotse mu karuhuku

Aba nibishuri biga mu gitaza munayarumonge kw'ishuri ryisumbuye yubakishije amatafari ahiye kuvazi gushikana ibijuru barima ishuri bariko bariga bambaye umambaro ugomba gusa n'agahama eshi muri bo bariko barasamarira icumakire imbere yabo umwe yambaye agapira ke ra, ariko arabakorera.

Umunyeshuri yitwa kabura asanzwe yigarije itumatumana ko amakuru mw'ishuri ryisumbuye ry'imuyinga mu gisagara hagati yambaye agapira gasa n'agahama ari imbere ya mudasobwa yiwe ariko araraba ko ibyo yiga biriko biracama.

kuri kaminuza nkuru yo mu kinindo yitiwe umuco abanyeshuri basanzwe bahiga mu kisato cy'ubuhinga bariko bariga imbere hasize amabara asa n'urwatsi rutoto hejuru amatara ariko araka hasi hasize isima benshi muri ao abanyeshuri barambaye udupira twirabura bariko barakurikira

Abanyeshuri basanzwe biga ivyo gukora amatara n'amazi bambaye imyitwikiro mu mutwe isa n'ubururu n'amashati asa na yera udupira dusa n'umuhondo benshi muri bo bafise ubufukamunwa bariko bararaba uburyo amazi yorengana agashika aho bashaka ko bayatwara.

Kwishuri ry'isumbuye ryo mu Kinindo aho basanzwe biga ivyo gukora ama modoka . Abanyeshuri b'umwaka wa kabiri babazaniye imodoka yarwaye. Icuma cimbere ariko bayikoze iyo modoka nayo isize amabara yera n'irisa nubururu hirya ku ruhome ibara risa nubwatsi rutoto.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ry'imatana mu ntara y'abururi bariko bariga ivyerekeye itumatumanako amakuru rutoyi, ciza, kanyana, na karire bariko bariga bafise imashini zibiri imbere yabo, bambaye impuzu zifise amabara atandukanye bicaye ku ntebe zibiri.

Karori na bagenzi be n'abanyeshuri biga iby'igifundi mu ntara yagutse ya burunga bambaye umwambaro w'akazi n'imyitwikiro yera mu mutwe bariko bararaba uko boshobora gukora inzu isa n'iriko irameneka.

kw'ishure ryisumbuye ryo mu rubirizi mu mwaka w'icenda ,ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hasi hasize isima, intebe z'ibiti ziri mw'ishure n'imeza, abanyeshure bakoranire hamwe bariko baravuga uko bazokora ikibazo kizobatwara mu mwaka w'icumi na rimwe ko bagiye kugikora.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo ryitwa Cubahiro .Ryigako abanyeshuri baza n'imiduga itandukanye .Hari imiduga ibiri ihagaze ifise amabara atandukanye .Utwatsi dusa nurwatsi rutoto ibiti birebire birikikuje kuko abanyeshuri bari ku bariga.

Kw'ishuri ryisumbuye ryi bujumbura ,mu kigo co kumutanga basanzwe bigishirizaho abahungu n'abakobwa ,rigeretse gatatu, rifise amarangi atandukanye, ariko uruzitiro rwaryo rwo rukaba rwubakishije amatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru ,n'amabara yera ,igiti kininiya kiri iruhande y'iryo shuri gifise amababi meza.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo kumusaga ryubakisha ya motafare ahiye kuvasi gushika hejuru ku miryango hasanzwe hasize ibara ry'uburoro n'amabara yera ari ko nkome abanyeshuri bari mu karuruko bariko barakina umupira w'amaguru ku bahungu ku kibuga gisanzwe gisize isima.

Kw'ishuri ryisumbe ryo mu kanyosha ryubatse risize amabara yera no ku madirisha aya sanagahama ku vyumphasize ayera ibi vyatsi birikikuje bifise utwatsi dusa n'urwatsi rutoto ibiti birebire vy'imicungwe n'ivyo imyembe biri ko iryo shuri.

Kw'ishuri ryo mu kibenga risanzwe rigiretse kabiri risize amabara yera, ryiga ko abanyeshuri kuva mu w'indwi gushika mu w'icenda ariko imodoka zaje gutora abana babo rirahagaze kuko batarava mw'ishuri. Igiti kirekire gifise utubabi dutotahaye kiri kw'iryo shuri.

Mu rumonge aho bariko barubaka ikigo kinini ya kizokwakira impunzi zifuye mu ibihugu bitandukanye ariko abanyeshuri rgaku ishuri cisumbuye ryo mu kinindo mu gisata c'inyubako bahagendeye bambaye imyitwikiro yera n'isanagahama benshi muri bo bariko bararaba ikinogo cinze uburyo bazohuzuza amatafari.

Ku kirimba c'umukuru w'igihugu mu gasenyi gisanzwe cubatse neza cane ku buringa bugezweho hasanzwe hasize amabara yera imbere amamodoka ahagaze, kuko hari utwatsi twiza dutotahaye nko dushurwe dusanzwe turanga ko aho hantu ari ibwami.

kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kamenge ryubakishije atafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risanzwe risakaje amabati kuva mu wa mbere gushika muw' icumi na gatatu abanyeshure barahigira ariko ku madirisha hasanzwe hariko ibiyo udushurwe dusa n'ubwatsi rutoto turi imbere abanyeshure bakunze kuvomerera.

Kw'ishura igisumeryo mu gitaza mu gisigana ca gucumbura abanyeshuri b' mu maka wa kabiri bariko bariga icirwa c'indome, ariko ku rupapuro ruri mbere gwera rwanditseko inzandiko zirabura hacavyeko n'imizingi bari mw'ishuri mwigisha wabo yabasigiye ico gikorwa bakora.

Kw'ishuri ryo mu Kinindo ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risize n'amabara atandukanye kuva mu w'indwi gushika mu w'icenda, abanyeshuri barahigira kandi hasi hasanzwe hasize isima. Imbere hari utwasi tw'amashurwe n'utubuye dutondekeshije imbere.

Abanyeshuri bigakura i kamiruza nkubu y'uburundi mu gitwaya ca bucumbura mu gisata co kumutanga aho basanzwe bakorera imifundi benshi muri bo bafise ibisarubete bisa n'ubururu abandi ivyera umwigisha wabuwe yambaye ishatiyeri baricaye abandi bariko barakora ivyoumba mma, kuko bamaze kubitaahoe.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryitiriwe umuco wa mu kinindo biga mu gisata c'inyubako bariko barimenyereza ibyo bize, benshi muri bo bambaye impunsu zisa n'umuhondo n'izirabura n'utwitwikiro twera inyuma yaho uruzitiro rufise amabati n'ibiti byinshi vy'imikaratusi.

Inyubako nkuru y'amakoraniro mu kigobe isanzwe ikoreramo inamashingamateka mu gisigara ca Bujumbura aho abashingamateka bakunze gukorana gatatu mu kwezi ariko iyo nyubako isanzwe isize amabara yera ikabiyerekeranye kabiri ikikujwe n'utwasi dusa n'ubwasi rutoto n'amashugwe meza cyane.

Kw'ishure rikuru ry'i gitega mu ntara ya gitega ryitiriwe mariya risanzwe ryakira abanyeshuri batandukanye harimwo n'uburaro, mu buraro bwaho hejuru hasize amabara yirabura, ku mpome amabara yera, amatara asanzwe ariko araka.

Kw'ishuri ryisumbe ry'ubujumbura ryitiriwe kwikukira mwizara rya bujumbura risanzwe rigirikiranye incuro zitatu ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku madirishasize amabara y'uburoro no ku miryango imbere yaho hari ibika zifise amabara maremare umunyeshuri umwe afise indobo.

Kw'ishuri yisumberyo mu gitazaryabakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru n'uruzitero rikikuje hepfo gato umurima w'ubushaza n'igiti civoka bitotahaye n'ibikori bitarera, ariko abanyeshuri bo ntibakunze kuhaca, kuko boco bavyonona.

Kuri kaminuza nkuru yo mu ngagara yitwa ivyizigiro vya afrika hasanzwe higa abanyeshuri bavuye mu bigwe bitandukanye vyo muri afrika, ifise amabara asa n'ubururu ku madrisha no ku miryango ariko n'uburyo terorikikoge kagubatswe n'amatafari ahiye, imodoka isanzwe izana abanyeshuri ifise amabara yera ayasa n'ubururu kuko ku mapiri hasanzwe hirabura.

Abanyeshuri basanzwe biga mu mwaka w'icenda bariko arabategurira ivyo baza kurya isaha cumi naziriribavuye mw'ishuri, kuko gakobwa na gahungu bambaye umwambaro wera n'uwirabura n'akamwanya bafunze mu mutwe ku ntoki bambaye ibirato vy'intoki imbere yaho bafise indya baza kubaha bafungura.

Ku bitaro bikuru vyitwa natwe turashoboye vyo muntara ya karusi vyubakishije mu buryo bwa kijambere ,bisize amabara yera ,n'ibiyo ,imodoka yera iri mbere ,amashugwe menshi kandi asa neza atondekesheje ku murongo n'ibigazi biteyemwo.

Abana bari musi y'imyaka itanu bavuye kw'ishure baca aho ababyeyi babo bariko barakora mu murima, bamwe muri bo bambaye impuzu zisa nagahama n'ibikoresho bir'iruhande yabo bisa n'ubururu, barunamye bariko baregeranya ivyo bagiye gutora mu murima.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'omu giheta yubakishije amatafari ku basi gushika hejuru risidze amabara yera ku nkome aho basanzwe babika ibikoresho bakoresha mu gusohora ikibazo bifise ibaragera biteretse ku ntebe z'ibiti hasi hari ibipapuro bishize.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe Ukwikukira mu gisagara ca Bujumbura, barasohotse mu karuhuko k'iminota cumin n'itanu. Iryo shuri ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Rikaba risize amabara atandukanye muriyo harimwo ayera , hasi hasize isima. Abanyeshuri benshi bambaye imyambaro yera n'amapantaro agomba kwirabura.

Mu giheta muntara yagitega ahasanzwe hari amashurwe menshi asa neza n'ibiti vy'ivyama ishuri ryubakisha amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru abanyeshuri biga kupfa kubambere gushika ku ba gatanu bagiye mu karuhuko kweshi muri bo biga ivyindimi.

Kw'ishuri ryisumbuye, ry'i Buhayira, mu ntara ya Cibitoke, ryubakishije amatafari, kuva hasi gushika hejuru; imbere yaryo, rifise umurima w'ibiharage n'ibigori, n'ibiti birebire, harimwo ivy'imikaratusi, abanyeshuri, baza basoroma ibigori, iyo vyeze.

Kw'ishuri ritura ryo mu giheta ryubakisha amatafari ahiye kuva ahasi wushika hejuru rifise amadirisha, ariko ivyuma umwigisha waho yambaye ishati isa n'ubururu ripantaro yirabura, ariko aratambuka hasi hasize isima imbere yaho hari amashurwe n'ibiti bisa neza n'ivyoe bisa no gwatsi i rutoto.

Kabura n'umunyeshure yiga kw'ishure rikuru ry'ibujumbura muri kaminuza y'Iburundi asanzwe yiga ivy'ubuhinga. Yambaye isarubete isa n'urwatsi rutoto indani agapira kera ,ariko arakora imashini ari imbere mu nzu ryubakishije amatafari ,isize amarangi yera hose hasi hari isima

Mu bubiko bukuru bw'ibitabo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rumonge mu ntara ya Rumonge aho basanzwe babika ibikoresho bitandukanye n'ivyakahise, abakozi iyo baje kubitora bararaba aho umwumwe wese yabishize bakandikako igiharuro gihuye naho yabitse ivyiwe.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru y'u Burundi, mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga, bariko bariga, benshi muri bo bambaye impunzu zigomba kwirabura, bicaye ku ntebe zigomba kugira ibara ryera, imbere hasize ibara ryirabura, hasi hari isima.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo ryitiriwe Umuco abanyeshure biga b'umwaka wa kabiri bariko bariga icigwa c'ibiharuro umwigisha wabo Yohana ariko arabasigurira yambaye ishati igomba gusa n'ubururu abanyeshure bo bambaye impunzu zifise amabara atandukanye ayasa n'agahama ayirabura ayagomba gusa n'umuhondo.

Kw'ishuri ryisumbe, ryo mu Ngagara, ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, ariko, risanzwe ryubatseko, imbere, utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, ibiti vyiza, bifise amababi menshi, bitanga akayaga, iryo shuri, ryigako abahungu, n'abakobwa.

Mu Rutana ku kibuga ciza cane kiriko utwatsi n'amashurwe bisa nurwatsi rutoto n'akabarabara kagenda ku nzu y'umukuru w'inama shingamateka abayo kubakishije amarangi yera asize ko n'amabara asa neza cane.

Kwishuri iyisumbuye ryo mu gitaza muntara ya rumonge ryubatse rigeretse kabiri rifise amabara yera na yasa n'ubururu ubwiherero busakaje amabati asa n'ubururu , ikibuga kitagirako utwatsi ,abana bari ku kibuga bariko barakina.

Mu kinindo abanyeshuri basanzwe bahiga ku mashuri meza meza yubatswe mu buhinga bwanone n'amashurwe akikuje ayo mashuri, imodoka zibazana zinyaruka cane zifise naho zihagarara hakozwe ku buhinga bwanone, ibiti birebire bihari abanyeshuri babirimwo baranezerwa.

I Butegana mu ntara ya Gitega, amashuri yubatse iruhande y'ibiti vyinshi hasa nk'aho ata zuba ririko riraka, har'ivyatsi bitotahaye. Ayo mashuri yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Uruhande rumwe rurasize ibara ryera. Izuba ryazimye.

Abanyeshuri b'abahinga biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rutana mu gukora amatara bambaye imyitwikiro isa n'umuhondo n'impuzu zisa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru, bamwe muri bo bambaye ubufukamunwa bwirabura abandi agashaka gusa n'agahama, ibiti birebire bazomanikako umuyagankuba bariko barabihuzahuza.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'ikarusi ryubatse neza kuva hasi gushika hejuru risize amabara yera ibiyo biri kuruhande inzandiko zisa n'ubururu n'izisa n'agahama hasi hari isima agatsi Kari imbere gasa n'ugwatsi rutoto n'amashugwe meza cane.

Kw'ishuri ryisumbure ryo mu kinindo ryiwa cubahiro mu gisara ca Bujumbura rigeretse gatatu risize amabara atandukanye abanyeshuri baho bari mu karuhuko kuko imbere hari ibiti vy'amashugwe n'imodoka zihahagaze hasi kwibarabara nta twatsi turimwo.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'ikiremba mu ntara y'abururi abanyeshuri basanzwe biga mu mwaka wa kabiri mu gitsata c'ubuhinga bari mu ruhande runini rwageragejwe kugeragerezwamwo ibikoresho vy'iryoshuri kimwe muri ivyo keko kiraka, kandi imbere haranditseko ku rubaho rusanzwe rwera bandikisha paramu yirabura.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gihosha, abanyeshuri barangije umwaka, bafise umunsi mukuru wo gutora impamyabushobozi z'abo. Bambaye ibisa, amabara yirabura n'ayagomba gusa n'umuhondo. Bashengereye imbere, abarongozi b'abo bariko barabaha impamyabushobozi z'iwabo.

kw’ishuri ry'intango ryo murotovu mu ntara y'abururi risanzwe ryubatse ku buhingabugezweho risitse amabara yera kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu ariko hirya gato ibiti birebire by'imikaratu sibirikikuji amatara hejuru ariho ariko ubu arazimici .

Umunyeshuri asanzwe yigaye ivy'ubuganga muri kaminuza nkuru yu Burundi afise agafukamunwa yambaye inkofero yirabura n'umwambaro wera kuva haze gushika hejuru mu biganza yambaye ibirato vy'intoki, ariko arapima ko umuti aza gutera umurwayi umeze neza.

Abanyeshure bo kwishure ryigisha ubuhinga bwo kudoda impuzu bariko baradoda bambaye imyambaro yera amashati, amajipo yirabura, bafise imashine imbere yabo bariko barakoresha n'impuzu bariko baradoda.

Inzu yateguriwe gukorerwamo amanama yo mu ntara ya gucumbura intebe nyinshi n'imeza zirimo hasi hasiziyisima hejuru hasa neza inyuma hariko amarangi y'ubwoko butandukanye abaje mu nama ntibarashika, kuko baza gushika isaha zitandatu n'iminoa tamiramonine n'itanu.

Abanyeshuri biga mu mwaka w'icumi na kabiri mu gisata c'ubuhinga bwo kumenyesha amakuru bariko barakora umwimenyerezo, bambaye imyambaro itandukanye, bari mw'ishuri hasi hasize isima hari intebe z'ibiti n'ivyuma basanzwe bakoresha mu gukora ivyo bikorwa babahaye, bamwe bariko bararaba abandi barashengereye.

Kw' ishuri ryisumbe ryo mu kivogero mu ntara ya Bururi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isize amabara atandukanye ayagomba gusa n'umuhondo n'ayagomba gusa n'agahama hasi hasize isima, abigisha bariko baratambuka babiri kabura na kagabo bambaye impuzu zitandukanye kagabo yambaye ishati isa n'ubururu imbere y'ishure hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Aho basanzwe bigira abanyeshuri b'igitega bakora mu vyo buhinga bwo guteka mu gutegura imfungurwa kabura na yohana na gakobwa barambaye impuzu zera n'imyitwikiro yera bari mu gikoni aho batekera, kuko amasafuriya asanzwe ateretseko bariko barategura imfungurwa z'abanyeshuri biraza gutaha isaha cumi na zibiri.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ritoya ry'intango mu ntara y'abururi bo mu mwaka wa gatandatu bariko barigaye vyerekeye ubuhinga umwe wese muri we, ariko arakora igikorwa marimu yamuhaye bambaye ibisarubete benshi muri bo nudupira twirabura, kuko imbere hari ibara risa n'ubururu iyo nzu ikabayubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hasi harisima.

Mu bwiherero bw'amashuri y'intango yo mu kigo cisumbuye co mu gitaza mu gisagara cya rumonge hasize isima ku miryango harirabura ku mpome hasize amabara yera hasanzwe hasakaje amabati hejuru amatara arazimije.

Mw'ishure ryisumbuye ry'Igitega abanyeshure baho biga mu mwaka w'icenda, biga ivy'ubuhinga bariko barakora intebe bambaye umwambaro usa n'ubururu ,umwe muri bo afise icuma mu ntoki ku kibaho cirabura canditseko n'ingwa zera. Mw' ishure batashe bamwe abandi basigaye.

Kuri kaminuza nkuru y'uBurundi mugisagara ca Bujumbura, inyubako nziza ishajije ifise amabara meza n'amatara ariko araka indani ,icigwa biga yarimwo ivy'ubuhinga n'ubushakashatsi utwatsi turi imbere y'ishuri dusa n'urwatsi rutoto, ibarabara riteyeko uduti tw'amashurwe iruhande.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga mu ntara ya Gitega aho abanyeshuri biga umwuga wo kumenyesha amakuru, bariko bariga bakoresheje icuma barabiramwo, umwigisha wabo Minani yambaye agashati kera n'ipantaro igomba gusa n'urwatsi rutoto, abanyeshuri babiri Bukuru na Ciza bariko baramutegera, Bukuru wewe yamweretse agakoresha mu gutumatumanako amakuru.

Ikibanza cagutse bahagarikamwo imiduga, abigisha bo kuri Kaminuza nkuru y'uburundi mu gisigara ca gucumbura, mu kigo co ku mutanga hari imisenyi, imiduga imwimwe ihahagaze ifise amabara yirabura, ayera, uruzitiro rwubakishije amabati ruhakikuje.

Ishure ry'itiriwe Umuco mu gisaga ca Bujumbura isanze giga ko abana bapfuye muihingo itandukanye iruguce burundi bambaye impuzu zi itandukanye benshi muribo baricaye amabara asa n'ubururu hejuro amatara ariko araka kabicaye ku ntebe hasi hasitse isima.

Minani n'umunyeshuri yiga ku ishuri ry'isumbaye ryo murotovu asanzwe akora ibijanyi no gukora amazi ariko araraba ko amazi ashobora kuduga mu bwogero yambaye umwambaro usa n'ubururuku bvase gushika hejuru n'ishati yera musi.

Ryubatswe neza ryo mu kabezi mu Gisagara ca Bujumbura risanzwe risa neza .Hejuru rifise ibara rigomba kwirabura amatara arikora kasi hasa neza imbere yaryo hari ibiti birebire bitanga akayaga iyo abanyeshuri bari mu ishuri abana bo mu icenda basanzwe bariko barakora ikibazo.

Mu Carama mu rugo rw'umugabo yitwa Kabura afise inzu nziza ifise agaciro k'amafaranga menshi murivyo afisemwo n'imodoka zishika kuri zitatu zitwara abana kw'ishuri n'akamoto gatoya gasanzwe gakinishwa n'abakozi.

Umugabo yitwa Yohana afise urugo ruzitiriwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Inzu isize imisenyi ikiraro c'inka mu rugo, ariko umugore wiwe n'abana biwe batatu bagiye kw'ishuri, nyina arabatwaye.

Kw'ishuri ryitirwe ukwikukira mu gisora ca bucumbura abanyeshuri basanzwe bahiga barose impamya bushobozi yuko barangije amashuri neza baranezerewe bambaye imyambaro bamwe harimo iyera iyirabura n'imfise n'amabara agomba kusa n'ukwatsai rutoto baa bereye imitwikiro yabo hejuru kubwo akanyamuneza kenshi.

Kw’ishuri ryisumbuye ry'i buganda mu ntara c'ibitoki ryubakisha amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru rigeretse kabiri risize n'amabara yera, hejuru risakaje amabati ikikujwe n'ibiti vyinshi n'ivyatsi bisa neza n'akababara gatoya kagenda kagashika imbere y'ishuri.

Kuri kaminuza yitiriwe umuco mu kinindo abanyeshuri bariko bariga biga mu mwaka wa gatatu mu gisata cy'ubuhinga bariko barakora bakoresheje amakaye n'ikaramu mu kwandika umwe muri bo yambaye inpuzu zirabura afise n'akantu ariko aranywa imbere yiwe.

kw'ishurie rikuru ry'ingozi mu ntara hagati risanzwe ryubatse hafi y'ibarabara risize amabara yera kuva hasi gushika hejuru, umuryango winjira mu biro bikuru vy'umurongozi na wo usize ibara ryera ariko urugaye n'aho ku ruhande hariho ibintu vyanditseko ku vyirabura n'ibigomba gusa n'ubururu hasi hasize isima.